Noba la su kaayɛ tɛɛtɛɛ ba nyɔge la taa nuure a teɛ eŋ sagama poɔ dɔɔ kaŋ su la kpar pelaa nuwoore a seɛ kuri sɔgelaa gbɛ woori pɔɔ kaŋ meŋ su la kparoo naŋ e pelaa wogi a seɛ mɔŋkuri buluu o hɔgele la DUGU buluu

Noba la are a su kparre pelaa ka ba mine meŋ zeŋ a su kparre peɛle pɔgelee kaŋ eŋ la nimikyaani a teɛ o nu ka dɔlee kaŋ meŋ su kparre pelaa kyɛ nyɔge boma dɛne a zeŋ ne a be.

Nobɔ la waa yaga a su kaayɛɛ naŋ e dɔɔre ba be la sokpoŋ zu dɔɔ kaŋa su la a kaayɛɛ naŋ e dɔɔre o le la bondoɔ o zu o pɛgle la dazeɛ

Pɔgeba la su ba dagaoaaya ka ba mine a su ba lɛɛre ka ba mine pɛgle ŋmambɛrɛ ka ba mine eŋ tokpama ka ba mine de a legibie ama a eŋ ba nuuri poɔ.

Dɔɔ la do te zeŋ o wure zu. A su daga kparo a vogle zupul a pɛgle dangbal. Ka pɔgɔ na su daga wagye a le duku a kyɛne gɛrɛ o zie.

Noba yaga la kyɛnɛ sokpoŋ zu ba su la kaayɛ naŋ e sɔgelɔ ka ba mine meŋ su kaayɛ naŋ e peɛle ba yaga zie zaa e la nyɔboo bompɔgeraa pɔge kaŋ su la kpar zeɛ a zɔɔ baasakere sɔglaa

Yipeɛle peɛle la are ka biire a daara lɔɔre kaŋa pɔge naŋ pɛgle bie a pɔg su la kparoŋ sɔglaa nuwogre seɛ kuree naŋ e green pɛgle bi.

Die poɔ la ka dakogri ayi biŋ taabol meŋ biŋ la a die sogaŋ ba sele la felaawa a eŋ korɔba kpoŋ kaŋ poɔ o be la a die lamboriŋ vuu kyaane boma meŋ uri la vuu

Galamsee toma la ka noba a tona dɔɔ kaŋ su la kpar sɔgelaa nuŋmaare a seɛ kuri sɔgelaa gbɛ ŋmaara a zeŋ a nyere o nyemɛ a kóɔ e la doɔ dɔɔ kaŋa meŋ dɔɔ la a kóɔ poɔ o zu la kpar nuwoori pelaa

Noba la su ba dagakaaya a de lɛgebie a eŋ ba kpaŋkpama poɔ a la naŋ de a lɛgebie mine eŋ ba nuuri a ne ba kɔkɔre poɔ ba bayi zaa zɛge la ba gbɛɛ.

koɔ noɔreŋ la ka bibiiri ŋmeɛre bɔl, a bɔl e la pelaa doɔre ane vaare a bie kaŋa. pɛɛle la a bɔl, o su la kpar pelaa. nu ŋmaara a seɛ kur wogi sɔglaa. kaŋa meŋ su la kpar buluu nu ŋmaara a seɛ kur ŋmaa bon bonsɔglaa.

Pɔge la zeŋ teŋɛ a pɛle bie ka baasigle gaŋ teŋɛ ka boma kyiri biŋ a sori poɔ ka moto meŋ gaale a be dɔɔ kaŋa la a vuuni a su kpare doɔre a seɛ gyeese kuri gbɛŋmaara ka pɔgebilii bayi mine a meŋ su kparre dɔre a yɛre baagi a meŋ are a be.

Naa la zeŋ o naa dakogi zu, a naa su la boma naŋ veɛlɛ, o de la a boma naŋ maale ne salema a eŋ o zuiŋ, o de la nu-bonne a eŋ o nuuriŋ, o yɛre la kyeemɛ, dɔɔ kaŋ are la be a seɛ wagyɛ a eŋ nimikyaane.

Noba la are yi pelaa kaŋa poɔŋ pɔge kaŋ naŋ su kpar sɔgelaa a yɛrɛ baagi sɔgelaa a meŋ are la a be dɔɔ kaŋa meŋ su la kpar pelaa nuŋmaara o yɛrɛ la baagi sɔgelaa o seɛ la kuri sɔglaa a hɔgele zupili pelaa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

Noba la zeŋ sokpong noure. Ka dɔɔ kanga a do zeŋ o moto zu a su kpare zie ane pulaa. Ka a pɔgɔ kanga a le duku pulaa ane kpare pulaa kyɛ pɛgle bie.

Noba are kaara la dɔɔ naŋ su kootu sɔgelaa a hɔɔle sapigi buluu a seɛ kuri sɔɔlaa gbɛ-wogiri a eŋ bongaate a tēɛ o gbɛre waana k'o neɛ o tɔsoba, dɔɔ kaŋa meŋ su la kpare buluu kyɛ seɛ kuri gbɛ-wogiri sɔɔlɔ, a eŋ naate-gbɛyeni.

Saa la mire ka kõɔ laare a zaa zie noba mine be la a kõɔ poɔ pɔge kaŋa be la a kõɔ poɔ a pegle anboɔrɔla ka pɔge kaŋa meŋ are a taa anboɔrɔla a eŋ nyaboɔre bonpɔgra o su la kparo pelaa.

Die poɔ la ka tabol wogi kaŋ biŋ a be duulee ane filaawa dɔgle la a tabol zu dakogzenaa meŋ be la a be zukɔgraa dɔgle la a tabol zu.

Bontama zu la ka noba do zeŋ a kyɛne bamine su la kpare peɛle ka bamine meŋ su kpare buluu banaŋ naŋ su kpare peɛle ba yaga zie le la peŋ peɛle ba zu.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

Pɔgɔ ne dɔɔ gbi dumo ba su la kaayɛ peɛle dɔɔ naŋ su kpar pelaa la are a pɛgele noɔreŋ bontɔgelaa ba mine su la kaayɛ naŋ e buluu o eŋ la nyɔboo bompɔgeraa

Noba bayi la. Ba zaa su la kpareyaayi naŋ waa peɛle kyɛ ka ba zaa vɔgle sapilpeɛle. A dɔɔ kaŋ leɛ la o puore a kyaaraa o tɔ na kyɛ ka kaŋ meŋ eŋ nimikyaane.

Noba mine do te zeŋ bompelaa kaŋa zu kõɔ zu sogɔ, dɔɔ kaŋa are la a be a dɔɔ su la kpare pelaa nu-ŋmaara, kuri sɔgelaa gbɛ-wogiri, sapigi sɔɔlaa, o taa teɛkɔɔmo, o eŋ la naatesɔgelɔ.

Noba la are a waa yaga lɛ dɔba mine bayi su la kɔɔtu sɔgelɔ a eŋ nimikyaane sɔgelɔ dɔɔ kaŋa su la kpar sɔɔlaa a su kpar pelaa dɔgele o seɛ kpar pelaa

Nob la are kyɛ kaara noba mine na be bɔɔte poɔ ba mɔnnɔ la a bɔɔte ba mine su la kpar doɔ ka ba mine su kpar buluu ba naŋ na kpar buluu le la pɛn zeɛ bee pɛn pelaa ba zu

Noba la are a su kpare sɔglo ka ba mine a pegle aŋburala ka kūū daga a biŋ ba nimitɔɔre flower do te dogle la a kūū daga nyɛ eŋa.

Koɔ noɔreŋ la ka noba mine are, pɔge, dɔɔ ane biiri la are ka dɔɔ kaŋa naŋ su kpare vaare a vɔgeli zupili vaare a seɛ kur sɔglaa , a derɛ ba photo flagire are la ba puoriŋ.

Gbɛre la ŋmeɛrɛ nu bɔɔli noba zeŋ la kyɛ kaara ba ba mine su la kparɛɛ naŋ e zeere ka ba mine su kparɛɛ naŋ e peɛle ba ŋmeɛrɛ la nubbɔɔli

Noba kyɔŋ la line lɔre kaa daabo zie ba mine taa la lɔɛ ka ba mine taa motori ba mine meŋ taa la kaa da bonne eŋne a e la doɔ dɔɔ kaŋa su la kparezeɛ wogi a zɔɔ o moto a moto e la sɔglaa kyɛ ka o vɔgle zupilpelaa.

Noba la lantaa yaga die poɔ ka bamine su kpare peɛle nu-wogiri ane kuri peɛle gbɛ-wogiri ka bamine meŋ su kpare sɔgelɔ nu-wogiri ane kpare peɛle.

Noba la a kyɛnɛ ba mare la ba baagere dɔɔ kaŋa naŋ su kpar sɔgelaa a yɛrɛ zutaraa pelaa are yɛrɛ la baagi sɔgelaa kyɛnɛ bie kaŋa meŋ be la a puoriŋ a bie su la kpar sɔgelaa nuwoo peɛle a hɔgele zupili

Pɔge kaŋa a dɔɔ teŋɛ a su kpare sɔglaa a taa numeelɛ ka bɔɔte ane Kommie meŋ biŋ a be aŋkaare meŋ duori la be semaane meŋ be la bɔɔte yobo poɔ a biŋ ka waare meŋ be a bɔɔte kaŋa poɔ.

Pɔgeba bata la are vuune kaŋ pegle la sagre kaa bayi a meŋ kyɔle teŋa ka kõɔ bon ɔŋ laare a biŋ ba nimitɔɔre ka a kõɔ bon ɔŋ laare kaŋ a e bondoɔ.

Noba la are daare boma kyɛ ka dɔɔ kaŋa a su kpare sɔglaa kyɛ eŋ nutoori zie a seɛ kuri sɔglaa gbɛ wogre a kaara neɛ kaŋ naŋ vɔgle sapeg pilaa a seɛ kpare pilaa a seɛ boŋ sɔglaa.

Pɔgebɔ la are, ka bibiiri meŋ are a be. Lɔɛ biŋ la a be. A lɔɔre kaŋa e giriŋ ka kaŋa e pelaa. Neɛ kaŋa la zɔŋ o moto a wa gɛrɛ. Lɔɔre kaŋa daabo zie la ka ba are.

Nobɔ la are die poɔ a su kparesɔglɔ ba nuure e la wogre ba zaa su la kaaya yaayi ane a president ado dankwa akufuoado dɔɔ kaŋ hɔɔle la o sɛpigepelaa a mare o puori eŋɛ.

Noba la su ba dagakaayarɛɛ ba sɔba la pɔɔda ka ba zaa haa kpɛlɛŋ a yɛre lɛbie ba kɔkɔreŋ ba mine eŋ la a lɛbie ba nuure ane ba gbɛɛ ba zaa morɔ la laare.

Dɔɔ kaŋa la a kpare noba ane nyaama a dɔɔ su la kpare doɔre ane sɔglaa pɔge kaŋa meŋ mare a bie pɔge su la kpare ziɛ ne peɛle o le la zutal ziɛ.

Pɔgebɔ la zeŋ ka neɛ kaŋa a tēɛ bondirii ane laa, a pɔge kaŋa de la o nu-gɔɔ a tonɔ a bondirii poɔ, ba zaa palla ba zu, pɔge kaŋa su la kpare zeɛ nu-wogiri a zeŋ dire bondirii.

Daare la ka bibiiri de maali lɔre a pan kpɛ ka ba mine a pan dare ba mine su la kpare peɛle ka kaŋa sogo a su kpare green ane kuri sɔglo.

Noba la seɛrɛ a daga seɛre a dɔba ba su kparre kyɛ a pɔgeba de la wagyɛ vili ba menne a dɔba te la wagyɛ a vili ba seɛ a dɔɔ kaŋ e la ŋmaa a kyɛ taa eŋa

Noba la zeŋ tabol seɛ ka bondire yaga a do be a tabol zu pɔge kaŋa zeŋ la a de a bondi laa toɔle o noɔre o pegle la daare ayi a diire ne a bondire dɔɔ kaŋa meŋ su la kootu sɔglaa a meŋ pegle a daare ayi maŋ diire ne a bondire.

Die poɔ la ka taabol ane dakogri a lare taa a biŋ a taabol waa la wogi la woori mine dɔgele la a taabol zu teere meelɛ woori are la a yeŋ poɔ la vuu bon uri be la a die poɔ

Pɔge la zeŋ a taa ambarala zeɛ ane kuree pɔge kaŋ meŋ teɛnɛɛ la kyaare o tɔ a pɔge su la kpare nuwogri a pɔge duori la kommie sama.

Boɔdi saama la ka ba duohe. Ba duoheɛ samaane meŋ. Ka a mene e ziire, ka a mene e gren. Pɔgɔbɔ mene zeŋ la ambrala pare. Ka pɔgɔ kanga a su kparo pulaa a ponne bie.

Noba are la a be ka ba mine zeŋ, dɔɔ ba naŋ boɔlɔ Shatta ane Stoneboy are la a be Shatta su la kpare zeɛ, a seɛ gense kuree ka Stoneboy a su kpare sɔglaa a seɛ kur sɔglaa.

Zie la ka ba maala ka noba a tuo a boma gɛrɛ ne dɔɔ kaŋ su la kparepelaa nuŋmaara a leŋ bone o zu seɛ kuri sɔglaa ŋmaa ka kaŋ meŋ soba a su kparebulu a seɛ wagyɛ o seɛŋ a meŋ tuo a boma.

Nobɔ la zeŋ a peɛle ba teelarre pɔɔ kaŋ su la kpare pelaa a leŋ duku pelaa pɔɔ kaŋ meŋ su la kpare sɔglaa a leŋ duku sɔglaa a teɛnɛ nu wullo a kpare pelaa sobɔ.

Lɔɛ la zoro a sokoɔraa zu a mine e la dɔre ane geree ka a mine meŋ e buluu a lɔɛ mine meŋ e la sɔgelɔ bibiiri mine bayi la dɔɔ kaŋa la daara o tɔ ona e la gbɛre a zeŋ a gbɛrɛɛ saakie zu

Noba la maala sokoɔraa ba mine su la kparɛɛ naŋ e green dɔɔ kaŋa su la kparoŋ naŋ e doɔ o vɔgle la zupilsɔglaa o seɛ la gyiisi kuree wogi.

Noba la be die poɔ ka dɔba bata are ka pɔge boŋyeni zeŋ ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ ka a dɔɔ kaŋ a teɛ o nu ka kaŋ meŋ su kparepelaa a seɛ kuri sɔglaa a meŋ are a be.

Noba la waa yaga a are, a pegele baagere ka polisiiri a su kparre sɔglɔ a vɔgeli zupili sɔglɔ a Daara a noba bara ka ba ta waana a zie.

Noba la are, bamine su la kpare dɔre wogi lɛ wa siŋe, ka bamine meŋ su kpare dɔre kyɛ naŋ de pɛge sɔglaa a kyɛre ba kɔkɔɛ.

Dɔɔ la are su kpare dɔre ane pelaa a seɛ kursɔglaa ane nyɔbogri bonpɔgraa ka kaŋ meŋ su kpar blue a seɛ kursɔglaa a eŋ nyɔbogi bonpɔgraa.

Noba la wuo kaaya pɔge a kyɛnɛ vakuoni poɔ a bie kaŋa su la kpare gerene a seɛ kuri sɔglaa a pɛgle woɔ gerene ka kaŋ meŋ soba a su kpare sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa meŋ pɛgle woɔ buluu a nyɔge a o soba na nu taa.

Die poɔ la ka taabol biŋ ka lanten a do dɔgele ka teebol meŋ biŋ ka dakogiri a ŋmaa gyiloo a taabol zu la ka felaaware a be o sonsoolesogɔ.

Nona la zeŋ daŋmaa zu ka wɔɔrɛɛ a kpɛ be Kóɔ poɔ a nyuuro a wɔɔrɛɛ e la sɔgelɔ ba zaa hɔgele la zapili pɛele a noba mine su la kparɛɛ naŋ ba yi taa

Pɔge la ziŋ a delle wakyɛrɛ yaga naŋ be diepoɔ,a pɔge moro la laare,a wakyɛrɛ e la yaga a mine e la doroo, ka a mine zeere, ka a mine meŋ blue, ka mine meŋ e soglo

Nobɔ la zeŋ ka ba yaga zie zaa eŋ nyobogre bonpɔgraa ba mine teɛ la ba nuure ka ba mine are a puoriŋ a meŋ eŋ a nyobogre bonpɔgraa a dirɛ ba foto bayi la teɛ ba nu.

Noba la a are ka ba mine a zeŋ teŋɛ pɔge kaŋa naŋ su kparezeɛ wogi la a le dɔgle dɔba mine naŋ zeŋ teŋɛsogɔ a pɔge teɛŋ o nuuri kyɛ morɔ laare.

Sori zu la ka noba gyɛmaa a be lɔɛ zoro la a sori zu a lɔɛ mine e la zeɛ ane doɔ a mine meŋ e la sɔglɔ ane doɔ a mine meŋ naŋ e la doɔ ane bonzeere.

Noba la ka ba mine be tensoga are ka ba mine kyɔŋ te do baŋgulo poɔ ba yagazie zaa arɛɛ la loɛ meŋ la biŋ a loori kaŋa e la polisiri loori.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

Die poɔ la ka lɔɛ a biŋ dɔɔle dɔɔle taa, dɔbɔ bayi are la a be a dɔɔ kaŋa be la tɔɔre a lɔre kaŋa e la doɔ kyɛ ka ba de bonzeɛ a sɛge sɛgere mare a lɔre pane eŋɛ.

Boma la ka ba ŋmore biŋ dɔɔ kaŋ naŋ su kparegirin a seɛ kurigirin wogi sɔgle ka sapege pelaa are ls a be o zɛle la kubo a biŋne yie are l,a be.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

Noba mine la su ba daga kaayɛ dɔɔ be la ba poɔ pɔge hɔgele la zapili zeɛ ka pɔge kaŋa meŋ gba zapili pelaa ba kaŋa la vɔgele la zapili sɔgelaa ka o tɔ kaŋ meŋ vɔgele zapili sɔgelaa are ko o

Noba yaga la be die poɔ, a dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa nu-wogiri a tēɛnɛ o nuuri ka kaŋ meŋ su kpare buluu nu-wogiri a meŋ zeŋ taabol kaŋa nimitɔɔreŋ.

Noba la are are ka bamine su maalaŋ kparre peɛle ka bonziɛ a mare dakyini eŋa ka ba pare a Gaana coach of arm a be ka dɔɔba mine a su kpare sɔglɔ nu wogre.

Vūū la di ka laafiiloŋ tontuma meŋ kaare a vūū Zie a wa de ba kõɔ a kpine a vūū ba su la kaaya doɔre kyɛ vɔgle zupele doɔre noba mine meŋ be la a be ba meŋ su la kaaya sɔglɔ.

Noba la bebe ka bayi are kaa ba kyɛle na meŋ paa zeŋ dakogi zu kaŋ soba su la kpare sɔglɔ a seɛ kuri pelaa wogi kaŋ soba meŋ su la kpare pelaa a seɛ kuri pelaa wogi.

Miitiŋ la ka noba zeŋ ba de la ba nuure lantaa kaa pɔge kaŋa naŋ zeŋ dakoo sɔgelaa zukpoŋ a su kpar geree a seɛ mɔŋkuri sɔgelaa o wogi

Noba are ka ba kaŋa su kpare zeɛ a seɛ munkuri zeɛ a le zutara zeɛ ka loɛ a waana tɔlo ka pɔge kaŋa su polisi kaaya a teɛ o nu a eŋ nyɔbogi boŋ pɔgraa.

Pɛgesaraa la zeŋ o dakogi zeɛ zu a su kpare buluu ane dɔre a pɔge zeŋ la be ba naŋ biŋ bondimaale boma a bondimaale boma seŋɛɛ la kommie samaane ane aŋkaare.

Bibiire la gaa baa ka ba te ɔŋ kuɔ. A bie kaŋa su la kparenuwogre naŋ e sɔglaa kyɛ taa bootu naŋ e pilaa.A bie kaŋ meŋ vɔgle la sapige kyɛ taa bootu naŋ e buluu. Kaŋa meŋ sula kparenugmaa naŋ waa duɔ meŋ taa bootu pilaa

Dɔɔ la are a su kpare buluu nuwogri ka nimikyaani a lere o eŋɛ polisiri ŋmaa gyili la a dɔɔ a polisiri vɔgle la sapili sɔglɔ noba are la a be a eŋ nyɔbogri bompɔgre.

Dɔɔ la gaŋ godo zu, pɔgeba ane Dɔba naŋ be a be su la kpare pɛɛle nuwogiri, ba eŋe la nyɔbor bon pɔgeraa a dɔɔ kaŋa na su a kpare pɛlaa nuwogiri teɛ la o nuuri.

Bibiiri la a deɛnɛ tagere taa ba nyɔge la taa nuure kyɛ tagera bayi maŋ be a nimitɔɔre ba su kparɛɛ ba mine meŋ are la a kyɛ kaara a laara a biiri poɔ pɛlɛɛ la

Zie la ka noba a maala dɔɔ kaŋa be la zie zusoga noba kyɛnɛ la a be naasaaldɔɔ kaŋa su la kparesɔglaa nuŋmaara o seɛ kurisɔglaa gbɛwogre a be a noba poɔ.

Dɔɔ kaŋ la are ka a kaŋ meŋ zeŋ a dɔɔ na naŋ are su la kpare pelaa kyɛ vɔgle sapili pelaa a eŋ nimikyaani ka a dɔɔ na naŋ zeŋ a seɛ kuri sɔglaa ka ba de waagyɛ pelaa pillage.

Noba la are zie kaŋa ba e la noba bayi ba zaa su la kpare doɔre naŋ e wogi ba zaa vɔgle sapele naŋ e ziiri yoŋ.

Mɔndonne la are a e la bɛrɛ ka a kɔkɔɛ waa woe lɛ naasaaleba la be lɔre poɔ ba kaara la a mɔndonni ka lɔre e la pelaa teere meŋ are la a be

Noba la tuna tuma teŋa soga bamine are la ka bamine vuune dɔɔ kaŋ su la singeleti pelaa a seɛ kuri sɔglaa a pegle a oreba kaŋa.

Sogyere pɔgeba la tagre mie bamine su la kpare gari ane kuri gari ka bamine meŋ su kpare peɛle ane kpare buluu ba nyoŋ la mire naŋ e gari a tagre a ba nenkpoŋ su la kpare pelaa a vɔgle zupele buluu.

Lɔbɛrɛ la a zoro a sokpoŋ zu a lɔre kaŋa e la pelaa a lɔɛ kaŋa meŋ e la buluu a zoro a sokpoŋ zu dɔɔ kaŋ su la kpar sɔgelaa nuwoori a seɛ kuri sɔgelaa nuwoori

Nona la a are dɔba bayi a buulo kaara boma a dɔɔ kaŋ sue kɔɔtu sɔgelaa kyɛ kaa dɔɔ kaŋ meŋ su kɔɔtu buluu a dɔɔ kaŋ palɛɛ o zu kaa dɔɔ kaŋ meŋ eŋ nimikyaane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

Die la ka a die taa dakogri peɛle ka taabol be a die sensɔglensɔga vūū kyaare boma meŋ yagle la a die poɔ ka a vūū kyaane boma a meŋ e peɛle.

Pɔge la Moɔre laare kyɛ pegle zɔmo a mine eɛ bibile kyɛ waa yaga ka kaŋa meŋ e kpoŋ kyɛ waa bonyeni a pɔge pegle la manne noɔre.

Lɔɛ la ka noba mine a maala ba are la moore poɔ dɔɔ kaŋ su la kparoo naŋ e doɔ ane geree ka dɔɔ seɛ la kuree wogi ka dɔɔ tie la o seɛ

Bibiiri la zoro ba waa la yaga ba mine su la kparɛɛ naŋ e doɔ ka ba mine a su kparɛɛ naŋ e peɛle bie kaŋa su la kparɛɛ naŋ e doɔ a seɛ kuree naŋ e geree teere meŋ be la a zie

Pɔge la do te zeŋ loori zu a pɛgle bie ka dɔɔ kaŋ are a kɔge ba a dɔɔ vɔgle la zupili sɔglɔ ane gereen ka baa a meŋ dɔɔ a loori nimitɔɔreŋ ba zaa zeŋ la yiri kaŋa nimitɔɔreŋ.

Biiri la are ka Pɔgeba mine meŋ tuo boma pɔge kaŋ tuo la darasɔma ayi a lantaa a pɔge su la kpare buluu a seɛ moɔkuri doɔ ka bie kaŋ meŋ are a su kpare pelaa nuŋmare a de bonbuluu a dɔgle o zu.

Dakogi la biŋ die poɔ kaa dakogi taa kapuro a kapuro mine e la peɛle kaa mine e sɔglɔ ka tabol be a die sonsogle soga filaawa lee be la a dakogi koɔkɔɔle filaawa kpoŋ be la baasiket poɔ a seele a die kɔnkɔɔle.

Noba la zeŋ a kyɛ kaara dɔba bayi naŋ zeŋ deɛnɛ deɛmo ba are la tabol nimitɔɔre dɔɔ kaŋa ba su kparoo kyɛ seɛ piito pelaa a gaŋ a tabol zu a leɛ o puori a nyere nyemɛ

Sogyare la a nyɔge pɔgeba mine a pɔgeba mine kyeemɛ la bie kaŋ naŋ su kpa pelaa nuŋmaara pɔge la o nimie dɔɔ kaŋa meŋ su la kpar pelaa nuŋmaara a seɛ. kuri sɔgelaa nuwoori a hɔgele zapili pelaa

Noba bata la ka kaŋa soba are tɔɔre zaa ka bayi meŋ are peɛle taa pɔge ne dɔɔ ka ba taa gama a kaara ka a pɔge soba eŋ boŋkaŋa o kɔkɔreŋ naŋ e doɔ kyɛ k'a pɔge taa zukoɔ yaga.

Noba la are ka mine meŋ zeŋ ba yaga zie eŋ la nyɔbogibonpɔgraa pɔge kaŋa meŋ su kparebulu wogi zaa de la o nu a mare o tɔ kaŋa naŋ zeŋ a su kparepelaa numeemɛ.

Noba la boɔrɔ salma a koɔ e la dɔre dɔɔ kaŋa naŋ su kparezeɛ kpɛ are la a koɔ poɔ pɔge kaŋa meŋ naŋ su kparezeɛ meŋ are la a koɔ poɔ bidɔɔlee kaŋa su la kparedoɔ a vɔgle zupilpelaa.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

Die poɔ la ka dakoo bɛrɛ bɛrɛ a biŋ a dakogri e la sɔglɔ bonzeere be la a dakogi puoriŋ vuu bon uree boma be la be ba ŋmaa la fotori a mare a dankyimɛ eŋa

Noba la are ka lɔɛ meŋ are a lɔre kaŋa e la buluu ka kaŋ meŋ e zeɛ noba are la a lɔre puoriŋ ba kaŋ soba su la kpar sɔgelaa nu wokigri ka ba kaŋ soba meŋ su kpar sɔgelaa nu ŋmaare

Noba la are koɔ poɔ ba taa la pɛnzagra gbori be la a koɔ poɔ dɔɔ kaŋ su la kparepelaa nuŋmaara a seɛ kurisɔglaa gbɛŋmaara a are a koɔ poɔ.

Noba ka su ba daga kaayɛ a e ka dɔre ane zeɛ ba kyɛnɛ la.a sokpoŋ zu ba e la yaga noba meŋ are la a kaara ba pɔge kaŋ su la kpar sɔgelaa ka nuure e ŋmaara

Polisiri ne sogyɛre la are, a polisi kaŋa su la kpare buluu nu-ŋmaara ane kuri buluu gbɛ-wogiri ane naate sɔgelɔ o eŋ la malfa o lomboriŋ ka lɔpelaa kaŋ meŋ are a be.

Zie la ka ba mɛre a zie banaŋ mɛre e la pelaa taayɛboɔre ane kue gaŋ la a zie pare kõɔ meŋ be la a be pole kaŋ ba la wogi sɔglaa a be.

Pɔgɔbɔ bayi la are. Kang su la kpar pulaa a seɛ wagyɛ pulaa. Ka noore a be a teŋsɔ a dire boma. Kaaya la ka ba diɛli a mir meŋ zu. Ka a ŋmnaa na ŋmɛ.

Dɔɔ la zeŋ moore poɔ ka pɔge a meŋ be a be bibiiri meŋ zeŋ la a be a bie kaŋ su la kparoo naŋ e dɔre a seɛ gyeese kuriwogi a pɔge hɔgle la sapigi naŋ e pelaa.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

Lɔɛ yaga la are a lɔre kaŋ e la sɔglaa o yuo la o pare ka ba de ankoro naŋ e ziɛ a leri eŋe a lɔre poɔ pɔge kaŋa naŋ are pegle anburola o su la kpare buluu nu ŋmaare a seɛ moɔ kuri ziɛ.

Noba la foɔle taa a teɛnɛ nuuri ennɛ taa bamine su la kpare sɔɔlɔ ane bompeɛle ka ba mine su bombuluu ane bompeɛle ba zaa e la nasaaleba ba zaa e la dɔbɔ.

Aloopɛlee la are ka neŋsalba tɔŋ lai a kpeɛrɛ o poɔ a aloopɛlee e la pelaa ane bluu ka nobɔ de la ba baagi a kpeɛrɛ ba mine yɛre la a baagi ka ba mine meŋ pɛgle.

Kõɔ la paale zie zaa ka dɔɔ kaŋa naŋ su kpare berao a seɛ kuri belaki gbɛ-wogiri a mare bie a be a kõɔ poɔ, lɔɛ ayi meŋ be la a kõɔ poɔ a lɔɛ kaŋa e la bompelaa a biŋ peɛle la yiri kaŋa.

Yikpoŋ poɔ la ka noba yaga are a yiri e la baŋgolo o e la yipelaa noba yaga kyɛnɛ la a yiri poɔ pɔge kaŋ su la kparezeɛ nuwogre a seɛ kurisɔglaa a yɛre baage sɔglaa.

Noba la be Kóɔ poɔ a ba gbori nyulee la a kóɔ poɔ ba yaga zie zaa muli la a kóɔ bidɔɔlee kaŋa la su kpar pelaa ane sɔgelaa a nyɔge a gbori duoro

Bibiiri la are be felaaware naŋ be a bie kaŋ su la kparoo naŋ e sɔgelaa nuŋmaara a seɛ kuri sɔgelaa nuŋmaara ka kaŋa a meŋ su kparoo naŋ e zeɛ a seɛ kyeese kuree gbɛ woori

Koɔ be la a zie ka gbori yaga a biŋ a mine e la zeere ka a mine e peɛlle teere are la a zie a teere waa la wogi bɛrɛ yie meŋ are la a zie.

Tilɛ tuma zie la ka tilɛ sɔglaa biŋ ka wagye yagle yagle ka pɔge meŋ zeŋ a su kpare sɔglaa nuŋmare ka sapele sɔglaa su ŋmaare a tilɛ sitoɔ poɔ kpare mine naŋ e buluu.

Biiri la zeŋ peɛle taabol zu, a bie kaŋ e gbɛre, o zeŋ la o gbɛre sakiri zu, a bie kaŋ meŋ su la kpare pelaa nu-wogiri a seɛ kuri sɔgelaa gbɛ-ŋmaara, ba zaa kpɛlɛm tonɛɛ toma a taabol zu.

Noba la ŋmeɛrɛ nu bɔɔle ka pɔge kaŋa a su kpare pelaa ne buluu ka ba de buluu a sɛge sɛgere eŋ o poɔ, a pɔge eŋ la nu buulo ka pɔge kaŋ meŋ be a be a su kaaya buulu bompɔgeraa kyɛ ka ba meŋ ŋmaa sɛgere a eŋ a kparoo eŋɛ.

Bɔl la ka noba ŋmɛɛre a pegle kõɔ noɔre a bɔl e la pelaa Dɔɔ lee kaŋa naŋ su kpare bere a seɛ kuri ŋma peɛle la nyoŋ a bɔl taa dɔɔlee kaŋ meŋ su la kpare ziɛ nuwogre ka a e peɛle ko'o seɛ kuri ziɛ nuŋmare.

Noba la ka ba mine meŋ vuuni pɔge kaŋa su la kpare pelaa a seɛ gunduŋ zeɛ ka kaŋ meŋ vɔgle sapili pelaa kyɛ meŋ su kpare pelaa a meŋ zeɛ gunduŋ zeɛ.

Yiri poɔ la ka noba yaga be bamine zeŋe la ka bamine are bondire dɔgle la tabol haazu a die poɔ dɔɔ kaŋa naŋ su kpare sɔglaa nuwogre ane pɔge kaŋa meŋ naŋ su kpare sɔglaa nuwogre zeŋ la tabol kaŋ pare.

Bnyɔgeibiiri la a deɛnɛ tagere taa ba la taa nuure kyɛ tagera bayi maŋ be a nimitɔɔre ba su kparɛɛ ba mine meŋ are la a kyɛ kaara a laara a biiri poɔ pɛlɛɛ la

Noba la are ba poorɔ zaa ba kaŋa su la kpare buluu ka kaŋ meŋ su kpare sɔglɔ ka kaŋ meŋ su kpare zeɛ a gaŋ boŋkaŋa zu kaŋ meŋ eŋɛɛ nimikyaani sɔglɔ a meŋ be a noba ŋa poɔ.

Nobɔ la are are ka laare ane kyooma meŋ tɛgle ka pɔge kaŋ zeŋ a nyɔge boto ka kaŋa meŋ vuuni a de o nu toŋ a kyooma ama poɔ ka kaŋ meŋ a mare bie.

Diivi sɔgelaa mare la a die dankyini eŋa taabol meŋ be la a die sonsoŋeleŋ eŋa zie ba naŋ maŋ zeŋ meŋ be la a die poɔ vuu bon uree uri la.vuu

Pɔge la a gyere pɛnzage buluu pɛgrɛ kaaya a laa poɔ o naŋ pɛgrɛ a kaaya a laa eɛ buluu ka a pɔge zu tu a kentɛ kaŋ meŋ biŋ la a be ka a pɔge kaaya be o poɔ.

Noba la be kilaasedie poɔ a zeŋ ka nasaale pɔge a zeŋ a de o nuuri lare taa ka bie kaŋa meŋ zeŋ a yɛre baagi sɔglaa a su kpare pelaa ane dɔre a meŋ pale o zu ka neɛkaŋa are a pannoɔreŋ a su kpare zeɛ nuŋmaara a vɔgle sapili.

Dɔbɔ mine la a su ba daga kaayɛɛ ba su la daga kparɛɛ ba do zeŋ la wie zu lɔɛ be la a sokoɔraa noɔreŋ a dɔɔ kaŋ su la daga kparepelaa ba zaa hɔɔle la zupile a bonne waa la sɔglɔ.

Nona la su kpar peɛle ka ba mine a seɛ mɔŋkuri sɔgelɔ ka dɔɔlee kaŋa a meŋ seɛ kuri sɔgelaa ba haa eŋ la nimikyaane dɔɔ kaŋa meŋ su la kpar pelaa o are la taabol kaŋa puoriŋ a dɔɔ meŋ eŋ la nimikyaanee

Noba la are a su kpar sɔgelɔ ba mine su la kpar zeere ambrɔla la ka ba nyɔge a ambrɔla e la ayi kaŋa e la zeɛ ka kaŋa a meŋ e sɔgelaa neɛkaŋa su la kpar sɔgelaa a gyere wagyɛ sɔgelaa

Taaboɔroo la gaŋ teŋɛ, ka pipe-pore meŋ gaŋ a be, yiri kaŋ naŋ be a be zaa ŋmore lee la, ka teere gbɛ are o poɔ, a teere ama vaari ee green

Pɔge la a seɛ Dagawagyɛ o seɛ kyɛ de kaŋa a le o berɛ a pɔge le la Dagawagyɛ o zu, nasaale pɔge meŋ su la kpare sɔgelaa nuwogiri meelɛ a seɛ kuri zeɛ.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

Noba yaga la are kɔge mansini kaŋa dɔɔ kaŋa dɔɔ la teŋɛ a su kpare peɛle nu-wogiri ane kuri-sɔɔlɔ gbɛ-wogiri ka pɔge kaŋa meŋ gaŋ a mansini zu a su kpare doɔ nu-wogiri.

Noba waa yaga yaga are a kyɛ ba su la kaaya tɛɛtɛɛ yi bɛre bɛre are la a be pegle dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa wogre ane sɔsekuri gbɛ wogre a dɔɔ pegle la bie.

Pɔge la are a su kpare gereni a seɛ kuri dɔre a are dɛle taabol dieŋ o foone dogli la a tabol die zu felaaware meŋ dogli la a tabol dieŋ zu zeɛre boma la yagelii a dakyini zu.

Pɔgebo la are kyɔŋ lae ba su la kaaya tɛɛtɛɛ bamine su la kpare wogre ka bamine su pɔgepoɔ kaaya bamine meŋ seɛ la kuri a su kparo dogle ka bamine meŋ su kparo a seɛ moɔ kuri.

Noba la are teɛrɛ bie, dɔɔ kaŋa naŋ su kpare pelaa ane buluu nu-meelɛ teɛrɛ la a bie, ba ŋmeɛrɛ la bɔɔle taabol zu, a taabol e la sɔgelaa, ba de kantɛse a ŋmeɛrɛ ne a bɔɔle.

Dɔɔ la are a vɔgle zupili pelaa ne sɔgla a su kpare doɔ a pɛgle kpare doɔ a are ne baagi zeɛ a dɔɔ seɛ la kuri zeɛ a are tɛbol kaŋa puori.

Nobɔ la zɔɔ moto ba mine meŋ be la lɔre poɔ ba naŋ naŋ zɔɔ a moto ba bayi taa la moto yaayie ba mine pɛgle la karetaare a lɔre poɔ meŋ karetaare ba sɛge mare la a be.

Lɔɛ na nyɛ asidɛnte a ŋmore a zaa k'a lããfeeloŋ tontoma naŋ kaara a vūū zie a are a be a na de ba gbɛkyɛnee, ba yaga zie su la kuri dɔre naŋ e gbɛ-wogiri ka polisi dɔɔ meŋ be a be.

Lɔɛ la nyɛ asedɛn a lɔre kaŋ e la kpoŋ ka a lɔre kaŋa e bile kaŋa e la pelaa ka kaŋa e sɔgelaa noba ŋmaa gyile la a lɔɛ dɔɔ kaŋ naŋ su kpar sɔgelaa nuwoori vɔgele la zupili a are su

Noba la bebe ka ba mine zeŋ ka ba mine are pɔge kaŋ naŋ are su la kparoo naŋ yi tampɛloŋ a are peɛle loori kaŋa a loori e la losɔglaa neɛkaŋ meŋ zeŋ la a teŋɛ soga a su kparoo naŋ yi ŋa dɔre.

Noba la su ba daga kaayɛ ba mine arɛɛ la ka ba mine a zeŋ ba ŋmeɛrɛ la gaŋgaa a ennɛ ba pɔɔ kaŋ yɛrɛ la lɛbie o kɔkɔre poɔ ane o nuure poɔ dɔɔ kaŋa maale la o zu a ŋmeɛrɛ a gaŋgaa ba su la a gane felaake pɛnzage

Noba la a zeŋ ka ba mine are pɔgɔ kaŋ zeŋ la a su kpar pelaa a su bonzeɛ o poɔŋ o nyɔge la sɛge dalee o de la o nu a dɔgele gama naŋ dɔgele tabol zu

Bibiiri bata la bayi nyɔge la taa nuure kaŋ soba su la kparoo dɔre soŋ ka kaŋ a meŋ su kpar sɔgelaa wogi kaŋ meŋ su la kparoo naŋ e buluu ane gereŋ a seɛ kuri sɔgelaa wogi

noba la su kaayɛ pɛɛle a kyɛ eŋɛ nɔɔte pɛɛle meŋ ba eŋ la nyɔbori bon poɔgeraa ba taa la kʋʋ daga a kyɛne kpɛre die kaŋa poɔ ,a zie e la pelaa ka Dɔba ane pɔgeba a tuuro ba puori

Dɔba bayi la ka kaŋa gbi ka kaŋa dɔɔ kyɛ ka kuruu biŋ o na naŋ gbi nimitɔɔreŋ k,o leɛ o puori a tere a zie kaŋa ka kaŋa naŋ dɔɔ meŋ leŋ bompelaa o zu poɔ kyɛ ka kuruu kaŋa meŋ be a o nimitɔɔreŋ ka lɔre lɔɔpelaa be a o puori.

Noba la meelɛ zie ba yaga zie zaa eŋ la nyɔboo bompɔgeraa dɔɔ kaŋa naŋ su kparoo naŋ e sɔgelaa a su kpar lee naŋ e geree a vɔgele zupili naŋ e pelaa ane zeɛ be la poɔ

Lɔdoɔ kaŋ poɔ la ka noba kpɛ pa a who kaayɛ ane boma meŋ eŋ a lɔre poɔ ba le la a boma a do te zeŋ a boma zu dɔɔ kaŋ are la a lɔre nimitɔɔreŋ a pane noɔreŋ lɛ a su kpar sɔglɔ

Dakogre ayi piɛle la a bin kɔ taabul bon kpong kanga na biŋ die poʊ. Ka vuu bon kyaane a kyaan a die zaa̵. Ka dakoge kpong bon sɔgla a biŋ a die poʊ

Noba la zeŋ ka ba mine meŋ are, pɔge kaŋa meele la o gbɛɛ, a pɔge su la kooti sɔglaa ane kur sɔglaa gbɛɛ wogiri a pɔge eŋe la mooki, a tabol waa la wogi kuro a pɔge taa la kompita.

Noba la bebe ka dɔɔ kaŋ a su kpare buluu a vɔgle sapili peɛle a zɛle birikyiri a meɛrɛ ne zie ka kaŋ meŋ su kpare buluu a vɔgle sapile doɔre a meŋ zɛle semete kataweɛ a meŋ nyɔge taa a kaara poɔ.

Noba la kyɛnɛ sokpoŋ zu ba tuo la boma kyɛ meŋ fuels wagye ba eŋ la naateɛ ka loɛ a meŋ be a sobiri poɔ pɔge kaŋa a meŋ la are a sobiri poɔ a su kpare sɔglaa a seɛ mankuri pelaa.

Dɔɔ la kpare bibiiri bayi ane Pɔge ba e la noba banaare a mɔto zu a mɔto e la sɔgelaa a dɔɔ hɔgele la zupili naŋ e sɔgelaa ne zeɛ bie zeŋ la a mɔto nimitɔɔre o su la kpare zeɛ

Noba la are a pɛgle ŋmanbilii ka ba haa kpɛlɛŋ seɛ monkurisɔglɔ ba mine su la kparezeere ba zaa le la dukoe ba zu ba deɛ sibie a maale ne kparoo a su.

Nobɔ la maala zie ba su la kparɛɛ naŋ e green ba zaa hɔɔle la zupilpeɛle dɔɔ kaŋa su la kparoo naŋ e dɔre a seɛ gyeese kuriwoge o meŋ hɔɔle la zupilpelaa.

Pɔge la a zeŋ kɔge Bondi koɔrɔ boma a ne la pɔɔbilii poɔ boɔdeɛ meŋ biŋ la a be a pɔge su la kpar pelaa ŋmaa a seɛ mɔŋkuri sɔgelaa a hɔgele zupili sɔgelaa

Kõɔ noɔre la ka noba biŋ ba bogitire ba biŋ la a bogitire kyɛ koli bamine meŋ naŋ be a be a seɛre ba netire bamine netire e la buluu ka mine e garri.

Noba la zeŋ dakori zu a pɛɛle taa tabol kaŋa nimitɔreŋ ba taa la kompita a tabol zu, pɔge are la a ba nimitɔreŋ a su gense kparoo naŋ e buuluu a seɛ kure sɔglaa o wogi.

Kóɔ tɛgle la yie mine nimitɔɔreŋ saga meŋ biŋ la a be lɔre kaŋa are la a be a lɔre e la zeɛ dɔɔ kaŋ su la kpar pelaa nuŋmaara a seɛ kuri sɔgelaa wogi yɛrɛ baagi sɔgelaa kyɛnɛ la

Dɔɔ la are ka teɛnɛ noɔre bontɔgelaa a ennoo a dɔɔ su la kpar sɔgelaa nuwoori a dɔɔ de la o nuure lantaa a kyɛ kaara o tɔ kaŋa

Lozagre la gaŋ sokpoŋ noɔreŋ sɛŋ na ka loori kaŋa a wa gɛrɛ a loori e la zeɛ kyɛ ka ba de boŋ buluu a pɔge ne a loori zusɔgɔ ka o gɛrɛ.

Noba la su ba dagakaayɛɛ pɔgeba su la ba dagakaayɛɛ a hɔgle sapige naŋ e sɔglaa a ne dɔɛ dɔba meŋ yɛre la lɛbie ba kɔkɔɛ a meŋ seɛ kurilane wogi pelaa ane zeere.

Aroplane la are ka nobɔ gɛrɛ ka ba kpɛ nobɔ yɛre la baagi sɔglɔ dɔɔ kaŋ su la kpare pelaa nu ngmaara a seɛ kuri pelaa nu ngmaara a meŋ yɛre o baagi sɔglaa a kyɛnɛ gɛrɛ ko kpɛ aroplane.

Die la biŋ ka dakogi kpoŋ be a die poɔ a dakogi ŋa taa la kaporo zɔmo a kaporo e la pelaa ba de taayɛdoɔ kpare ne zie ko'o maŋ toɔ biŋ gama gama be la a taayɛboɔ lanboɔre.

Yi veɛle poɔ la ka ba be Kóɔ ne a noɔreŋ ba yiri be la toɔ wie ayi arɛɛ la ka dɔɔ kaŋ do te zeŋ a zunnoba mine kyɛnɛ gɛrɛ la a yiri poɔ

Noba la are, ka dɔɔ ŋmɛre gangaa. enne a noba, pɔge kaŋa su la kparre buuluu a seɛ kur sɔglaa ŋmaa, ka pɛgele kaŋa. meŋ su kpare vaare nuŋmaara a seɛ kur sɔglaa gbɛ wogiri, dɔɔ kaŋa meŋ su la kpar sɔglaa a seɛ kur sɔglaa meŋ ŋmaa.

Noba la zeŋ dakogi zu ba zaa kpɛlɛŋ zeŋ la tabol nimitɔɔre ba gama dɔgle la a ba tabola zu dɔɔ kaŋ su la kparepeɛlle nuwogre o are la ba nimitɔɔreŋ.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

Noba la maala yiri ba kyɛnɛ la a yiri sogaŋ Kóɔ be la a yiri pareŋ kue pa pa la a yiri zu ba mine su la kaayɛ peɛle a su kpar lee naŋ e geree ba yaga zie zaa hɔgele la zupile naŋ e peɛle

Loɛ yaga yaga la are ka a yaga zie zaa e la peɛle ka noba a meŋ yɔ kyɛnɛ ba mine zɔɔne la moto ka ba mine meŋ kyɛnɛ gbɛɛ yibɛrɛ bɛrɛ meŋ be la a be seŋ a loɛ ama naŋ be.

Pɔgeba la zeŋ a maala sɛre maane a sɛre maane ama mine be la pɛbili poɔ, a pɔge kaŋa e la kpare peɛle ŋmaa ane moɔ kuri ziɛ a zeŋ ba poɔ.

Noba la are ka pɔge kaŋ su kpar zeɛ a eŋ tookpama a le dugu sɔgelaa ane zeɛ ka o tɔ kaŋ meŋ yɛrɛ kyeeni o kɔkɔre eŋa o meŋ su la kparoo ka doɔ. ane zeɛ be be

Noba mine arɛɛ la ka ba mine a zeŋ gbɛrɛɛ sakere zu dɔɔ kaŋa naŋ zu kɔɔtu zeɛ a seɛ kyeese kuree o zeŋ la o gbɛrɛɛ saakere zu a gbɛrɛɛ saakere e la zeɛ dɔɔ kaŋ naŋ su kpar naŋ e zeɛ nuwogiri la daara o

Pɔgebɔ seɛ seɛre ka dɔbɔ a meŋ paale, a Pɔgebɔ su la kpare sɔgelɔ nu-meele a vuuni ka dɔbɔ a meŋ su kparɛɛ naŋ yitaa a tēɛ gbɛɛ meŋ bare kyɛ tēɛ nuuri meŋ.

Yizagera la are ka yikpoŋ kaŋa meŋ are a puoriŋ, yi bɛrɛ bɛrɛ be la a be seŋ, a yiri kaŋa e la pelaa kyɛ taa kyɛnse sɔɔlɔ ka tewogi kaŋ are o seɛŋ a yiri kaŋ meŋ e la zeɛ kyɛ taa kyɛnse peɛle.

Yie la mama taa noba meŋ be la be ba mine pɛge la ba boma a deɛle pɔge kaŋ su la kparewogi zeɛ pelaa o eŋɛ bie kaŋ meŋ are kaara a pɔge a bie su la kparepelaa nuŋmaara a seɛ kuripelaa gbɛwogre.

Noba la a iri are kaŋa su la kuri sɔglaa gbɛ wogre ane kootu sɔglaa gbɛ wogre o eŋ la nimikyaane kaŋ meŋ su la kpare pelaa nu wogre a pegle noɔre bonyelelaa ane gane kūū daga la biŋ ba nimitɔɔre a kūū daga zu ba dogle la filaawa a be.

Dɔba bayi dɔɔ teŋa kaŋ soba su la kpar zeɛ nuwoori seɛ kyeese kuri pelaa a vɔgele zapili pelaa o lere la o nuure taa ka kaŋ meŋ zeŋ a su kpar sɔgelaa nuwoo a seɛvtoraza sɔglaa

A wɔɔ paati noba la a su a wɔɔ paayi kaayɛrɛɛ ba waa la yaga lɔɛ zoro la ba sonsoŋle soga a lɔɛ e la sɔgelɔ dɔɔ kaŋa are la a lɔre zu o zu la kpar pelaa vɔgele a teɛ o nu a kyaare a noba a dɔɔ vɔgele la zupili zeɛ

Pɔge ane dɔɔ ane bibiiri la zeŋ teŋɛsogɔ a dɔɔ be la a bie kaŋa zie a dɔɔ pɔge ane a bie eŋ la nimikyaane naŋ e pelaa.

Noba la are ka dɛre zeɛ ne pelaa a teeli a ne a soba kaŋa sue kpare sɔglaa ane gyeese kuree pelaa a vɔgle zupili gereeni ka a kaŋa soba na meŋ su kpare sɔglaa nuwogi a seɛ kuri sɔglaa.

Noba la zeŋ samane poɔ ba zeŋ la teŋa soɔ dɔɔ kaŋ su la kpar pelaa a seɛ kuri sɔgelaa a dɔɔ hɔgele la zapili pelaa kaŋ soba meŋ vuune la a su kpar sɔgelaa nuwoori o meŋ hɔgele la zapili pelaa

Bibiire la zeŋ ka taabo be ba nimitooreŋ a taaboore zusugɔ kaŋ zaa maŋ taa loo kɔmpiuta a kyɔgrɔ dokogre meŋ biŋ la a tabole kaŋ nimitooreŋ dɔɔ kaŋ su la kpare bluu a seɛ kurisɔglaa woge a meŋ are a nimitooreŋ.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

Noba la zeŋ a su ba dagakaaayarɛɛ ba de la pɛtɛ a pɔge ba a pɛtɛ e la zeɛ dɔɔ kaŋa zeŋ la a vaare wagyɛ naŋ e pelaa a ba naa zeŋ la a pɛtɛ pare.

Nebɔ la are a kɔɔ dɔɔ kpong kang na zeŋ dakoge zu. A dɔɔ kpong ŋmaara la wɔtamilɔ a kuro a bibiire. Kang are la o pooreŋ. O ba dire a wɔtamilɔ kang. A dɔɔ kpong vogla sapig sɔglaa

Pɔge kaŋa la zeŋ dakogi zu o toɔrɔ la boma mine noɔreŋ pɔge meŋ kaŋa meŋ are la o niŋe be o su la kpar buluu nuŋmaara a seɛ kuri sɔgelaa woo bɔɔde teere meŋ are la a be

Yikoraa kaŋa la are k,a tokoe ne a pama zaa saane kpankpalema la biŋ a die nimitɔɔreŋ neɛ kaŋ are la a dendɔnoɔre kaŋ a su kparepelaa nuŋmaare a seɛ kurisɔglaa gbɛwogri.

Dɔba ane pɔgeba la are teɛ pareŋ,a dɔba. yaga zie la yi are a nimitɔre a kyɛ yɛre gangaa ŋmeɛre a dɔɔ kaŋ su la kpare zeɛ a yɛre gangasɔglaa ka kaŋ meŋ su kpare buluu a seɛ kuri pɛlaa a yɛre gangan pelaa

Noba mine la ba who la ba kaayɛ a le a tuo dɔɔ kaŋ su la sengelente pelaa a su kparoo naŋ e buluu a dɔɔ seɛ la wagyɛ naŋ e sɔgelaa dɔɔ kaŋa meŋ yɛrɛ la o boŋganaa ka dɔɔ su la kpar sɔgelaa a seɛ kuri zeɛ ŋmaa

Noba yaga la a kyɛne tuuro taa bamine tuo la kūū daga ba de la peŋ pelaa poɔ a kūū daga a kyɛ de filaawa ziɛ a biŋ vile o a dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa nu ŋmaare ane kuri sɔglaa gbɛ wogre.

Doŋa kaŋa naŋ woro naabo la e sɔgelaa a are ka bibiiri mine a meŋ be a be o naŋ are, a dɔɔbili na su la kpare giriin a seɛ kuri pelaa ŋmaa kyɛ hɔɔle sapigi sɔɔlaa a eŋ nɔɔtepeɛle.

Dɔɔba la maala zie a dɔɔba mine su la kpare buluu wogi a vɔgle sapele peɛle ka bamine vɔgle sapele doɔre ka bamine meŋ vɔgle sapele buluu dɔɔ kaŋ su la kpare ziɛ a vɔgle sapele ziɛ a tenne boma koro a dɔɔ naŋ eŋe a boma.

Wɔɔre la are a ba poorɔ a wɔɔre ama are peɛle kõɔ noɔre ka teere are are a be a teere mine e la tekoɔne ka a mine temaara loori kaŋa meŋ wa zoro gara la.

Noba banaare la su kpare peɛle yaayi gbe la dumo a kūū daga do te dogle ba zu soga ka bamine meŋ yeere gangaare a ŋmɛɛre ka a bama naŋ be a teŋa soga gbe dumo kyɛ tuŋ naate sɔglɔ.

Noba yaga la bebe ka lɔpeɛle mine a are a be, a kaŋ yuo la a o puori ka dɔɔ kaŋ naŋ su kpare giriin ane kuri sɔgelaa kuri gbɛ-ŋmaare a taa sabol a tuuro ne bogi.

Neɛ la zeng tenga ka pɔgsarre nang seɛ gontun ngmaa nang e dɔri a gaa te yuo ɔ pare en doɔ kanga zu engan kaa doɔ muri laare kye ka a pɔgsaraa le te ɔ zu.

Zie la ka noba maala bamine su la kpare buluu, bamine meŋ su kpare doɔ ba yaga zie vɔgle la sapele buluu ka kaŋa meŋ vɔgle sapele doɔ ka pɔge vɔgle sapele ziɛ.

Bonkoɔre la ka ba koɔrɔ a boma dɔgle la tabol zu ka noba kyɔŋ lae daara pɔge kaŋ su la kparepelaa k,o berɛ a e zau zau o hɔgle la sapigesɔglaa a are a be.

Noba are zeŋ tabol zie a tabol zie la ka mine dakogre biŋ a e doɔre pɔge kaŋa la wa tenee ba dãã ane kapu a pɔge su la kpare pelaa ane sɔglaa nuwogre.

Noba la ziŋ ka ba mine meŋ are a banaŋ naŋ are le la wagyɛ sɔglɔ ba seere ka banaŋ meŋ naŋ ziŋ a meŋ de wagyɛ a meŋ vaare o eŋɛ.

Noba la kyɛnɛ koɔ poɔ ba waa la yaga ba pɛgle la ba boma pɔge kaŋa naŋ su kparepelaa kootunuwogri o seɛ la monkuripelaa ane sɔglaa o pɛgle la talaa.

Pɔgeba la zeŋ ane dɔba, a kyɔŋ fuoli, pɔge kaŋa su la kpare buuluu a seɛ o wagyɛ sɔglaa a taa pesi sɔglaa, a pɔge leŋ la deko zeɛ.

Yikpoŋ wogi kaŋ la are o e la pelaa tewogre meŋ are la a yiri seɛ koɔ meŋ be la a yiri seɛ yiri kaŋ meŋ are peɛlle la a meŋ e pelaa sobiri zu be la a yiri zie na.

noba la zeŋ dakogri zu bibiir meŋ be la ba poɔ pɔge kaŋa su la kpar zeɛ a seɛ kuree naŋ e pelaa a lɛre o gbɛɛ a pɔge pɛgele la fooni

Tɛɛnee die la are kaa ba de kakare pele a ka pɔge kaŋa naŋ seɛ wagye a de mane ane kõɔ kyɛ waare bie ka o zu tuŋ o zaa pɛbile meŋ biŋ la a be ane filaaware.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

Noba la are a kyɔŋ fuoli a taa nimi bon ŋmaare noɔre bontɔlaa tɔli la taa ba zu waa la gyamaa a mine e la sɔglɔ ka a mine e zeɛre kaa mine meŋ e doɔre

Nobɔ la are a sokpoŋ noɔre lɔɛ neŋ biŋ la a be yie meŋ are la a be a yiri kaŋa e la pelaa kyɛ ka saazu e sɔglaa a yiri kaŋa meŋ la sɔglaa kyɛ kaa a kyɛnse meŋ e zeɛ polise lɔre are la a be o e la sɔglaa.

Dɔɔ la zeŋ dakogi zu ka pɔge meŋ zeŋ teŋɛsogɔ ka bie are ba sensoolesogɔ a pɛgele kɔntɔnlee, ba de la ba zu tɔmare a bie, teɛ kaŋa be la a ba puoriŋ, a teɛ taa la lɛɛbie o eŋɛŋ.

Nobɔ yaga are la ka Sogyɛre a taa ba lɔre a wa gɛrɛ a sogyɛ dɔɔ kaŋ do are la a lɔre zusugɔ o teɛ la o nuure a kyaare a nobɔ a sogyɛ lɔɔre e la green.

Pɔgebɔ ne bibiiri la zeŋ wagyɛ zu teŋɛsogɔ ba laŋ diree boma laakpoŋ poɔ, seemaa la ka ba dire, a pɔge kaŋa su la kpare zeɛ nu-ŋmaara ka kaŋa meŋ hɔgele zutaraa sɔgelaa kyɛ zu kpare sɔgelaa nu-ŋmaara.

Pɔgeba yage la a are ba su la kaayɛ tɛɛtɛɛ ba mine su la kaayɛ peɛle ka ba.mine su kaayɛ dɔrɔ ba su kaayɛ sɔglɔka ba mine su kaayɛ buluu vuu boŋkaane mare mare.la a die saazu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

Noba la ka ba zanna zɔɔre ba mine ŋmeɛre la boma aŋa pɔge a meŋ zanna zɔɔre dɔɔ kaŋa naŋ su kpare sɔglaa nu ŋmaara a seɛ kur sɔglaa nuŋmaara zanna la zannoo

Sogyare la are ba mine are la teŋa soɔba mine are taaboore zu dɔɔ kaŋ naŋ su a sogyare kaayɛ a vɔgele zapili pelaa teɛ la o nuure a kuri daa a taaboɔ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

Bibiiri la muulo kaara boŋkaŋa poɔ ba peɛrɛ la boma a hire o poɔ a bie kaŋa su la kpar sɔgelaa ŋmaa a seɛ kuri zeɛ wogi kaa a bie kaŋ meŋ maale o zu kyɛ su kpar pelaa nuŋmaara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

Kootɔ poɔ la ka ba be ka noba bayoɔbo a zeŋ a su kaaya peɛle ane sɔglɔ ka ba de bonziiri a se pare kaŋa meŋ zeŋ la a teŋa soga o zeŋ suɛ kpare sɔglaa a pegle gane pelaa.

Nobɔ la are. Ka dɔɔ kang su Kpar pulaa ane buluu a vogle sapil buluu. Ka pɔgɔ kang meŋ su kpar piŋ a seɛ sikini sɔglaa. Ka noba mene meŋ are a su kpar buluu ne pulaa. Ka a dɔɔ kanga vogle sapil pulaa.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

Noba la a are peɛle kampɛle dere, dɔɔ kaŋ naŋ su kpare pelaa wogi a hɔɔle zupili pelaa toŋ la a nu booti kaŋa poɔ, daresane doolɛɛ la vūū zu ka pɔge kaŋa meŋ waa wogi zaa a pɛgele laa ne sulee, a pɔge hɔɔle la lambareka.

Noba la are ka dɔɔ kaŋa are a noba nimitɔɔreŋ a pɛgle noɔre boŋ moɔlaa a moɔlo ne yɛlɛ a korɔ noba a dɔɔ su la kpare pelaa kyɛ su kootu sɔglaa a eŋ o poɔ.

Noba la biŋ tabol a koɔrɔ lɛbie pɔge kaŋa naŋ su kparepelaa nuŋmaara a eŋ sapige sɔglaa a eŋ noɔre bonpɔgraa bonsɔglaa koɔrɔ la lɛbie tabol zu.

Nasaaleba are ka kũũ daga biŋ ba nimitɔɔre, ka ba mine meŋ a zeŋ teŋɛ, ka dɔɔ kaŋ a su kpare sɔgelaa, kuri sɔgelaa a eŋ naate sɔgelɔ a gbi a nasaale pɔgelee kaŋa nimtɔɔreŋ.

Nasaleba la a zeŋ ba lɔre poɔ kyɛ kaara wɔɔ naŋ e sɔgelaa a taa eeli ka a e peɛle a be moɔ poɔ teere meŋ are la a be a nasapɔge kaŋ hɔgele la zapili naŋ e sɔglaa

Lɔɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ la biŋ ka hɛlekɔpekya a biŋ a be a lɔɛ mine e la peɛle k'a mine e zeere, teere wogiri wogiri meŋ be la a lɔɛ ŋa puoriŋ, a teere wogiri wogiri am baaɛ la yaga, a hɛlekɔpekya meŋ e la bonsɔgelaa a taa fane o zu sogɔ.

Die poɔ la ka noba be ka pɔgesera zeŋ dakogi ziɛ ne pelaa zu a kyɛ tie o nuure dɔɔ kaŋ su la kpare sɔglaa nu wogre ane gesi kuri sɔglɔ a are a be ,pɔge kaŋa meŋ su la kpare nu ŋmaare bonpeɛle a seɛ kuri sɔglaa bon wogi.

Boma koɔrɔ zie la ka noba yaga zeŋ pɔge kaŋa zeŋ la a su kpare sɔglaa nuwogre a seɛ kuri sɔglaa nuwogre a zeŋ bonziɛ kaŋa zu o zeŋ kɔŋ la ankaare naŋ be ŋmaane poɔ ka.

Pɔge ane dɔɔ la zeŋ godo zu a dɔɔ su la kpar sɔgelaa a seɛ kuri zeɛ ŋmaa a pɔge meŋ su la kpar sɔgelaa ane zeɛ o seɛ la kyeese kuree wogi ba kaara la diivi naŋ dɔgele dakoo kpoŋ kaŋa zu

Noba la zeŋ a gyile ka gangaare biŋ ba pili bamine ŋmɛɛre la gangaare bamine meŋ lanne la dankyini kaare a gangaare dɔɔ kaŋa naŋ zeŋ dakogi zu su kpare gari a kaare la o tasoba.

Noba ire are a leri ba nuure tabol biŋ la a ba sonsogle soga kaŋ su la kpare pelaa nuŋmare a seɛ kuri sɔglaa nuwogre a are a be pɔge kaŋ meŋ su la kpare sɔglaa nuwogre a kparo e la wogi sɔglaa.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

Yie la are a mare mare taa a yie ama mine kyɛnse e la zeere ka a mini meŋ e peɛle a yie ama sensɔglensoga ka sokpoŋ are loori kaŋa be la a sokpoŋ zu a e zee a zoro o zu.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

Bie la zeŋ gbɛrɛ sakir zu. A bie su la kparo buluu a seɛ kur sɔglaa. Ka kang meŋ a su kpar pulaa a seɛ kur sɔglaa ne narte piɛle a meŋ turo o poore.

Noba la a seɛre ba daga seɛre dɔɔ kaŋ ba su kparo kyɛ seɛ piitolee yoŋ tɛɛ ka dɔɔ kaŋa a vɔgle zupele doɔ a su kpare zie a su kuri pelaa a ŋmɛɛre gangaa eŋee.

Nasaalebie kaŋ la gaŋ teŋɛ a laara kontombilii loɛ ka a kontombilii mine kyɛnɛ a nasaalebie seɛ kuri gerene a su kpare pelaa.

Noba bata la are ka bayi nyɔge paap a kyuli zu eŋ ba kaŋ soba su la kpare sɔgelaa nu-wogiri ane kuri sɔgelaa nu-wogiri o vɔgelɛɛ sapigi pelaa ka a kaŋ meŋ su kpare pelaa nu-wogiri ane kuree gbɛ-wogiri.

Die poɔ la ka dakogri bonzenaa biŋ ka tabol meŋ biŋ a be doolee ane felawase be la a tabol sensɔglensoga ka bombɛrɛ meŋ be dakogi zenaa puoriŋ.

Bibiiri la, a do te zeŋ dɛre zu, ka a kaŋa soba su kpare doɔre a seɛ kuri doɔre, ka bɔtɔ a biŋ ba nimitɔɔreŋ. A bie kaŋa su la kpare giriiŋ a seɛ gyeense kuree ameŋ zeŋ a dɛre zu.

Neɛ la zeŋ tabol seɛŋ a soba kyɔgrɔ la laatɔ kyɛ naŋ ŋmaara boma mine fooni tɔgele la a taabol zu a soba tɔgele la gama a tabol zu a soba hɔgele la zupili sɔglaa

Noba yaga la a kyɛnɛ sori poɔ ba mine su la kparepeɛlle ba mine meŋ su la kparezeere ka ba mine a meŋ su kparesɔglɔ dɔɔ kaŋa la a su kparesɔglaa wogi a dɔɔ yɛre la baage.

Noba la bebe ka kaŋa su kpare dɔre a vɔgle sapili gereni ka kaŋ meŋ zeŋ a peɛle kuruu kaŋa a meŋ vɔgle sapili pelaa kyɛ meŋ su kpare pelaa ka kaŋa meŋ are peɛloo su kpare buluu ane sapili pelaa.

Pɔge kaŋ la are a su kpare sɔglaa a seɛ mukuri buluu a vɔgle sapili o zu pɔge kaŋa meŋ be la a be a le o zutaraa a kyɛ meŋ kaara boŋkaŋa neɛkaŋa naŋ pɛgele ba.

Pɔgɔ kanga la zeŋ a su kpar buluu a vogle sapil zie. A pɔgɔ zeŋ la dakoge zu. O zeŋ piele bibil mene na dogle daabu zu. Ka boma a gyogle gyogle taa

Die poɔ la ka dakogre a biŋ a dakogre e la zeɛ a e la boma ata tabol biŋ la a dakogi seŋsogleŋ soga filaaware meŋ be la a die koŋkogreŋ tv lagraaŋ meŋ biŋ la a die nimitɔɔre.

Doɔ la duɔ ka bibiiri meng a arẽ a bɛ bibiiri menga zengaa tenga ka ba mena meng gbi dumo a bibile kanga su la kpare dɔri a seɛ kuri suglɔ ka a kang meng ba su kparoo kye seɛ kuri green a arẽ a bɛ.

Sukuu yiri la ka sukuubiiri su ba sukuu kaayaa pɔge kaŋa naŋ su kpare dɔre nu-ŋmaara a seɛ kuri wogi sɔgelaa gbɛ-wogiri ŋmeɛrɛ la ampe ane a bibiiri.

Noba la are ka ba mine meŋ zeŋ ba yaga zie su la kparoo naŋ e buluu ŋmaara a ka dɔɔ kaŋa a su kparoo naŋ e geree a seɛ kuree meŋ naŋ e geree a ŋmeɛrɛ gaŋgaa ennɛ ba na kaara la ba nuure

Bibiiri bata la a gaa a are taabol seɛ dɔɔ kaŋa seŋ la a be a dɔɔ su la kpar buluu nuwoori pɔge su kapar buluu nuwoori a seɛ kyiinsi kuree a bie kaŋ su la kpar sɔgelaa nuŋmaara

Noba la are ka bamine zuuni pɛgele sabolɔ a ɔnnɔ tɛnɛɛ a ennɛ bogi kaŋa poɔ ka bamine meŋ a are a kɔge taa yele yɛlɛ ba kaŋa hɔɔlɛɛ zupili pelaa a su kpare buluu a seɛ gyiisi kuri sɔgelaa.

Aloopalee la wa are ka noba sigre o e la pelaa ane doɔ pɔge kaŋa su la kparoŋ a te yi a eŋ nyɔbogre wo tooraa a seɛ kurisɔglaa wogi o pɛgle la baage poɔ.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

Noba waa la yaga a kyɛnɛ a sokpoŋ zuŋ, diiri bɛrɛbɛrɛ meŋ are la a be a diiri e la peɛle wogiri ka a kaŋ meŋ e sɔgelaa wogi dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa nu-ŋmaara a seɛ gyiisi kuree a hɔɔle sapigi pelaa k'o e sɔgelaa.

Pɔge la zeŋ die poɔ a zeŋ dakogi naŋ e gereeni a su kpare sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa a eŋ waakye a kyɔgro o kompeta kõɔ mine meŋ la biŋ a peɛle a pɔge a kõɔ e la doɔre.

Noba la are sokoɔraa na zaa su la kuri dɔre ba mine kparɛɛ naŋ yi taa ba zaa vɔgele la zapili doɔ a lɔre e la sɔgelaa ba maale la a sobiri

Nasapɔge la are a su kpar pelaa nuŋmaara ka Sakubiiri a ŋmaa gyiluu ka sakubie kaŋ su la kparoo naŋ e pelaa nuŋmaara o pɛgele la karetaa a teɛ ane nuure

Die poɔ la ka teere kaŋa are are a be ka dakogri meŋ be a be a dakogri ama waa la peɛle tabol be la a die sensoglensoga ka o boma do dogli a tabol zu.

Dɔɔ ane pɔɔ la a dɔɔ zeŋ la dakoge sɔglaa bile zu ka a pɔɔ a are a dɔɔ su la kparezeɛ nungmaara a seɛ gyeese kuree o eŋ la nimikyaane.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

̇Pɔgɔ la tuo pɛlei a kyɛ kpare biire bayi. Kang zeŋ la a sakir sitea zu. Ka kang meŋ zeŋ a sakir pooreŋ kyɛ ka a pɔgɔ na le daare eŋ a sakir pooreŋ.

Nobɔ la a su ba daga kaayɛ a weɛŋ ba a dɔbɔ ba su kparɛɛ ba gyire la wagyɛ ba seɛŋ a dɔɔ kaŋa gyire la o wagyɛ pelaa kyɛ ba su kparoŋ o deɛɛ boma naŋ e zeɛ a sɔ ne o zu.

Tintomato koɔrɔɔ zie la a tintomato nobɔ taa la kolbɛrɛ ane bilii a yaga zie e la kɔbilizeere ane peɛle.

Kultaa la ka noba mine a erɛ ba su la kaayɛ naŋ e peɛle a wa sigi ka a dɔɔ meŋ su kparɛɛ naŋ e sɔgelɔ kyɛ taa bompeɛle ka noba a zeŋ dakoo peɛle zu

Loori la are ka neɛ kpɛ zeŋ a loori poɔ a su kpare dɔre ka noba meŋ nyɔge boto kyɛnɛ ne a kaŋa soba pallɛɛ la o zu a su kpare sɔglaa nuwogi a seɛ gyeese gbɛŋmaara.

Noba la su ba dagakaayɛrɛɛ ba seɛrɛ la ba yaga zie deɛ sibie a maale kyeeme a eŋ ba kɔkɔɛ ka a mine be ba gbɛɛ poɔ ba ba eŋ nɔɔteɛ.

Pɔɔ ane bie la gbi dumo a pɔɔ su la kpar zeɛ nu ŋmaara a hɔgele zupili pelaa ne sɔgelɔ a pɔɔ nyɔge la felaawa a bie meŋ pɛgle haama o meŋ gbi la dumo kyɛ kaara a pɔɔ

Nu bɔɔl la ka noba ŋmeɛrɛ ba mine su la kaayadɔre ka ba mine meŋ su kaayabrown yizagra are peɛlle la a be dɔɔ kaŋa meŋ dɛlle la a kuree a dɔɔ su la kparenuŋmaara peɛlle a seɛ kurizeɛ wogi.

Neɛ la tuo boma ka kyaaraa be a boma poɔ o naŋ tuo ka kãã soɔre meŋ be a boma poɔ o naŋ tuo a pɔge du la kpare a kyɛ vɔgle sapili a pɔge pɛgle la talaalee a boma naŋ be.

Noba la su ba daga kaaya. Ba yɛre la lɛbie ba kokɔe. Ka ba mene meŋ yɛre lɛbie ba zu poʊ. Ba ba eŋ narteɛ. Kyɛ ba de la lɛbie a mili ba gbɛɛ.

Die poɔ la ka neŋgyɛmaa zaa be , bamine arɛɛ la ka bamine zeŋ vūū bon-urii boma be la a die poɔ bamine su la kpare sɔgelɔ nu-wogiri ka bamine su kpare peɛle nu-wogiri.

Sogyɛre la a pɛgle malfare sogyɛre bayi pɛgle la malfa bonyeni a malfa e la zeɛ a sogya dɔɔ kaŋa su la a sogyɛre kaayaa o hɔɔle la sɛpige bluu.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

Noba la be loori poɔ ka doŋa a meŋ a are a taa eele a doŋa ŋa yuori la wɔɔ a doŋa e la sɔglaa a e la boma ayi ka be la a loori nimitɔɔreŋ ka kaŋa meŋ be a loori puori.

Noba la waa yaga a kyɛnɛ sokpoŋ zu ba mine su la kaayazeere ane kurisɔglɔ ba vɔgle la sapige sɔglɔ filaagere be la a be lɔɛ meŋ be la a be a lɔɛ mine e la sɔglɔ.

Pɔgeba la a peɛle sola panɛl su kparre naŋ yitaa ba mine su la kparre zeɛ ka ba mine meŋ yɛre pine buluu.

kôɛŋ poɔ la ka noba kyɛnɛ dɔɔ kaŋa meŋ sue kpar zeɛ a seɛ kuri sɔgelaa a tuo vooti zeɛ ka pɔge kaŋa mine be puoriŋ a meŋ su kpar sengelɛte nu ŋmaara a seɛ kuri birao kparre puomo la

Dɔba ne pɔgeba la kyɛnɛ a pɔge kaŋ su la kpar zeɛ nuwoore a seɛ kuree sɔgelaa bon gbɛ woore a de nu page ʣ nimie pɔge kaŋ meŋ su la kpar pelaa poɔ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

Nona la are ba waa la yaga ka dɔɔ kaŋ a su polisi kaayɛ o are peɛle la lɔre kaŋa naŋ e pelaa ka noba a taa nimikyaane boma a ŋmaara ba foto

noba are ka ba mine meŋ zeŋ ka dɔɔ kaŋ su kpar buluu a are ba nimitɔɔre a dɔɔ su la kpar pelaa o poɔŋ ka dɔɔ are a teɛ o nuure zaa ayi

Bibiiri bayi la are sokpoŋ noɔreŋ lɔɛ la are a mine e la peɛlle ka a mine e sɔglaa bie kaŋa naŋ su mɔsulɛɛ pelaa vuune kaara la a lɔsɔglaa kaŋa tokoro eŋɛ.

Gbeni la zeŋ a teŋa soɔ ka lɔsɔglaa kaŋ a meŋ are nasaleba be la a lɔɛ poɔ dɔɔ kaŋ yi wa zeŋ la a lɔɛ nimitɔɔreŋ a dɔɔ su la kparoo naŋ e sɔgelaa ŋmaa kyɛ seɛ kuri meŋ wogi

Noba mine bee kõɔ poɔ ka bamine meŋ zeŋ a kõɔ noɔre bata la be a kõɔ ka soba su la kpare doɔre ka kaŋ soba su kpare ziɛ ka soba meŋ su la kpare buluu kaŋ soba meŋ su la vaase yoŋ.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

Noba la are ka ba mine meŋ do te zeŋ doŋa zu a doŋa ŋa yuori la wiri a pɔge kaŋa su la kpare zeɛ a seɛ kuri zeɛ a do zeŋ a wiri zu dɔɔ kaŋ meŋ nyɔge la a wiri a dɔɔ sue kpare pelaa a seɛ kuri sɔglaa ŋmaa.

Naateɛ ane nimikyaane ziiri ane fone ane gane ane sɛgedalee ane nimikyaane boma dɔgle zie kaŋa eŋa a bonne e la kalɛdoɔre.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ka ba bone ka dɔɔ vare a leɛ popelaa ka kaŋa gbi kyɛ vɔgle zupile su kparepelaa ka kaŋa are a su kparetapɛloŋ a pɛgle bɔɔduaa vaare.

Pɔgebɔ la su ba Dagakparre, ba le la pɛnzɛremɛ ba zu, bamine eŋ la bɛɛbie ba kɔkɔreŋ ka bamine meŋ eŋ lɛɛbie ba nuuri poɔ, ba zaa kpɛlɛm zɛge la ba nuuri kyaare saazu, bamine meŋ zeŋ la bɛŋkyi zu kaara ba.

Noba la tuuro galamsee ba kaayɛ dɛgɛɛ la dɔɔ kaŋa naŋ taa puoriŋ a su kpar pelaa nuŋmaara seɛ kuri pelaa nuŋmaara do are la tɛnɛɛ zu

Bondirii diibo zie ka nembonyeni a zeŋ be tɔɔre zaa o dire la bondirii ka bata meŋ zeŋ peɛle taa bayi dire la bondirii a yi a taabol na zu kyɛ kaŋ soba ba dire o leɛ kaara la o tɔ

Noba la are ka dɔbɔ mine su kpare zeere ka ba de bompeɛle toɔne a dɔɔ mine seɛ la kuri sɔɔlaa wogi ka ba mine meŋ seɛ kuri pelaa ŋmaa pɔgebɔ mine meŋ gbi la dumu gbɛ-bonyeni a ba nimitɔɔreŋ, ba yaga zie su la kpare peɛle ka ba de bon-giriin a ŋmaa ne sɛgere eŋ a kparoo.

Dɔba la zeŋ peɛle. teela ba seɛre la a teela dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa nu wogi a ŋmaara pɛn naŋ dɔgeli tabol zu pɛmɛ be la a die poɔ

A kataweɛ paati noba la ba kyiere la a ba naa zuiŋ ba su la kparepeɛlle ba pɛgle la a kataweere gaana flag ba e la noba naŋ laara.

Nɔɔteɛ la ka ba biŋ ka ba semie a sɛsɛ eŋ a nɔɔteɛ ama poɔ ba sɛ la a semie a mare a nɔɔteɛ a kaŋa soba sɛ la anuu a mare o eŋɛ ka a kaŋa soba meŋ sɛ awae.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

Nobɔ la kpɛ zeŋ bɔte poʊ. A nobɔ be la koɔ zusɔgo. A subo kanga su la kpare zie a vogle zupul pulaa a be a nobɔ naŋ poʊ.

Pɔgeba la are a tuo boma ka ba mine meŋ ba tuo a kaŋa soba sue kpare zeɛ ane munguri sɔglaa ka a kaŋa meŋ mare bie ane wagyɛ pelaa kyɛ meŋ tuo boma.

Pilen poɔ la ka nobɔ be dɔɔ kaŋa naŋ be a be su la kparepelaa nuwogre a hɔɔle sapige pelaa a zeŋ kɔge pɔɔ kaŋ na meŋ su kparebluu ane doɔ a yɛre bonkaŋa ko o e doɔ pɛnzage la ka o yɛre dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ peɛle ba la su kootu sɔglaa a eŋ nimikyaane.

Nobo banaare la are bonyene kyɛne la zituure kaŋa ka bata maŋ are kɔŋ taa a yeli yɛllɛ ka kaŋ soba pegle la gane a su kpare pelaa nu wogre a eŋ nimikyaane a seɛ kuri sɔglaa gbɛ wogre a pegle sɛgedalee.

Loɛ la zoro sokpoŋ zuŋ ka noba a meŋ kyɛnɛ pɔge kaŋa su la kpare buluu a teɛ o nuuri saazu kyɛ kyɛnɛ lozeɛ kaŋa meŋ gaa biŋ la tɔɔre zaa a sokpoŋ zu.

Nobɔ su la kpare dɔre ba are la a pane noɔreŋ ba pɛgle la lɔsɔglaa ba mine yire la a pane noɔreŋ waana dɔɔ kaŋ naŋ su kparepelaa a su kootu sɔglaa nuwogre seɛ la kurisɔglaa woge.

Bondirii ane dãã la ka ba biŋ taaboɔ zu a pɔɔ kaŋ zeŋ la a be ka dɔɔ a naŋ su kparesɔglaa nuwogre meŋ taa tire a dire ne boma.

Dɔɔ ne pɔge la be die poɔ a dɔɔ zeŋ la dakogi kpoŋ pelaa zeŋ a su kpare buluu a seɛ gesi kuri a pɔge su la kpare pelaa nuwogre a seɛ gesi kuri a pɔge meŋ le la zie.

Noba la are die poɔŋ ba yaga zie su la kaayɛ peɛle dɔɔ kaŋa su la kpar pelaa wogi o hɔgele la zupili pelaa o are la ba nimitɔɔre o teɛ la o nu a mare boŋkaŋa naŋ mare dankyini eŋa

Noba la are be filaaware naŋ be a filaaware veɛlɛ la yaga a mine e dɔre ka a mine meŋ e zeere pɔge kaŋa naŋ su kparepelaa are la a be a vɔgle zupilpelaa.

Neɛ la vuun a nyɔg sola panal taa. A soba su la kparesɔgelaa, a kparoŋ e la kparenuŋmaara, yie meŋ are la a be. Noba mine meŋ te are la a yiri kaŋa seɛ, a kaara a dɔɔ.

Yi veɛle veɛle are la a be a mine waa la bɛrɛ lɔre kaŋ meŋ biŋ la a be a lɔre e la sɔgelaa pɔge kaŋ are subka kɔɔtu sɔgelaa a seɛ kyeese kuree teɛ o nuba pɛgele gama

Noba mine la be zɔɔ zɔɔre zie dɔɔ kaŋa pɛgle la biiri bayi a dɔɔ ba su kparoŋ a biiri su la kparoŋ naŋ e bulu a dɔɔ palɛɛo zu.

Kultaa la ka ba erɛ bibiiri su la kpar peɛle bonwoori ka pɔge a meŋ su kpar pelaa bonwogi a bibiiri ane a pɔge pɛgele la felaaware dɔɔ meŋ su la kpar sɔgelaa nuwoori are a pɔge puoriŋ

A polisiiri su la kaaya sɔglɔ ba vɔgl la sapele sɔglɔ a polisi dɔɔ kaŋa nyoŋ la dɔɔ kaŋa naŋ su kpare buluu a seɛ kuri sɔglaa a eŋ naate sɔglɔ.

Nuba la arẽ ka ba mene meng zeng ba mene su la kpare pɛɛli nuwori ka ba mene meng su kpare tɛɛtɛɛ a kang suba su la kpare zeɛ a kyɛ seɛ wɔjɛ a kang meng a taa bie nang su kpare pɛlaa a kye seɛ kuri sɔglaa.

Nobɔ la are a kɔge sola panɛl a sola panɛl e la sɔglɔ ane peɛle a nobɔ mine su la kparezeere ka ba mine meŋ su kparebluu a are a be.

Lɔɛ kaa daabo zie la ka lɔɛ a waa yaga a be a lɔɛ mine e la zeɛ ka a mine a meŋ e peɛle a mine meŋ e la sɔgelɔ dɔɔ kaŋa are la a be a su kɔɔte kparoo ŋmaa

Noba.la zeŋ a ŋmeɛrɛ gangaa ka ba mine meŋ a seɛrɛ a ba naŋ seɛrɛ e la banaare kaŋa su la kparoŋ doɔ a seɛ kurisɔglaa gbɛŋmaara kaaŋ meŋ su lakparesɔglaa a seɛ kuripelaa gbɛwogri.

Noba yaga la bebe ka dɔɔ kaŋa vɔgle sapilzeɛ a su kpare sɔglaa a teɛ o nu kyaare zie kaŋa ka a kaŋa meŋ eŋ nimikyaani sɔgla a su kpare sɔgla a meŋ vɔgle sapilzeɛ.

Bibiiri ane nembɛrɛ la be zie kaŋ bie kaŋa naŋ su kootu zeɛ a seɛ gyiisi kuree a tuŋ nɔɔtezeere zeŋ la dakogi kaŋa zu dɔɔ kaŋa naŋ su kparesɔglaa nuŋmaara a seɛ kuridɔre zoro waana la.

Noba la zeŋ a villeŋ gɔlle tabol kpoŋ kaŋa eŋɛ ba yaga zie taa la kɔmpiitare pɔge kaŋa naŋ su kparepelaa a su kootu sɔglaa be la ba nimitɔɔre.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

Noba la are kaara dɔbɔ mine naŋ zeŋ taabol kaŋa nimitɔɔreŋ a ŋmeɛrɛ kyɛkyɛ, a dɔɔ kaŋ su la kpare pelaa ka ba de bonsɔɔlɔ a toɔne lãɛse eŋ a be, a dɔɔ zɛge la o nu, dɔɔ kaŋ meŋ be la be a meŋ su kpare pelaa ane kuree.

Noba la do te are lɔzagi zu, a soba kaŋa su la sogyɛre kaayare ka a soba kaŋa su kpare sɔglaa nuwogre, a seɛ gyiisi kpare pelaa, a hɔle zupil sɔglaa

Dɔɔ kaŋ la zeŋ peɛle sola panɛl ka a sola panɛl dogli daŋkyini zu a dɔɔ su la kpare sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa wogi a eŋ naatedoɔ a dɔɔ ŋa puoriŋ la ka ba koɔrɔ bondimaale boma.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

Nobɔ la waa yaga a are dɔɔ kaŋa naŋ su kparepelaa a seɛ wagyɛ a dɔɔ vɔgle la zupile naŋ e bluu dɔɔ kaŋa meŋ su la o wagyɛ kparoo a dɔɔ vɔgle la zupil naŋ e bluu.

Pelee ne sommo la ka dɔɔ kaŋ pɛgele a dɔɔ su la kpar pelaa a seɛ kuri sɔgelaa bie kaŋa meŋ kyɛnɛ la a be a bie seɛ la kuri sɔgelaa ŋmaa a bie ba su kparoo

Pɔge kaŋ la zeŋ teŋa sɔga a su kpare buluu a seɛ kur sɔglaa bon ŋmaa a eŋ sɔgse peɛle ka pɔge kaŋa meŋ a su kpare dɔre a seɛ kur sɔglaa bonŋmaa.

Pɔge kaŋa la a zeŋ ane o biiri a bibiiri nimitɔre gangaa biŋ la a be a bie kaŋa. pɛgele. la yieloŋ kyɛ bonkaŋa ka o tɔ kaŋa meŋ pɛgele kyigikyigiraa.

Noba la are bayi kpɛ zeŋ la lɔ lee poɔ a lɔ lee e la pelaa ane buluu ka bayi meŋ do te are lɔ kpoŋ kaŋ seɛ a lɔre meŋ e la pelaa kyɛ taa dakogi sɔglɔ.

Nobɔ la waa gyamaa are ka pɔɔ kaŋ are peɛle kampile dikpoŋ kaŋa poɔ a pɔge su la kparezeɛ a eŋ nimikyaane sɔglɔ dɔɔ kaŋ meŋ su la kparepelaa nuwogre a seɛ kurisɔglaa gbɛ wogre a are a nobɔ poɔ.

Noba la kyɔŋ ka ba biŋ tabol daga dɔɔ kaŋa la are pegle a daga a dɔɔ su la kpare ziɛ nu ŋmaare ka dɔɔ kaŋ meŋ su kpare sɔglaa nu ŋmaare ane gesi kuri wogi a vɔgle sapele.

Noba la zeŋ die poɔ ba zeŋ la dakogri mine zu a dɔɔ kaŋ su la kpare zeɛ ba kaara la tiivi ba naŋ yuo a tiivi poɔ o wulee bonzeɛ.

Lɔɛ-zagere la biŋ ka sogyɛre bayi a are a peɛle a, a sogyare bama kaŋ soba pɛgele la marefa a hɔɔle zupili sɔgelaa ka kaŋ meŋ a yɛre a marefa kyɛ hɔɔle zupili zeɛ.

Pɔg la zeng dakogi zu a dogli silba ka sulee kpɛ lari kuu de suɔ a mgaara ne buma cap kanga eei green a dɔgli dankyeni zu a peeli a bɛ a poɔ nga bengee bɔgtu nang e violet a meng beng a bɛ.

Noba la a tuo boma kyɛnɛ bie kaŋa su la kparepelaa wogi a seɛ kurisɔglaa ŋmaa o tuo la boma naŋ e sɔglaa pɔge kaŋa meŋ su la kparezeɛ a seɛ maŋkuri sɔglaa ka pelaa ane dɔre a mare o eŋɛ.

Noba la a are kyɛ derɛ foto dɔɔ kaŋ meŋ zɔɔŋ a basekele gyao a dɔɔ hɔgla zukogra a su kpare doɔ naŋ e ŋmaa a eŋ naatesɔglɔ a zɔɔŋ basekele naŋ e sɔglaa.

Sori poɔ la ka noba a kyɛne ba zɔ la bontanne zu pɔge kaŋa su la kpare sɔglaa a vɔgle sapele sɔglaa ane ziɛ pɔge yeere la baagi sɔglaa ane ziɛ.

Noba la be die poɔ ba mine zeŋ la tabol zu a dɔgle ba kɔmpetare ka dɔɔ kaŋa a are kɔge pɔgesare bayi a dɔɔ su la kparesɔglaa a seɛ kurizeɛ a pɔgesaraa kaŋ eŋ la nimikyaane k,a e peɛle.

Pɔge la zeŋ ka Bibiiri meŋ zeŋ kɔŋ o bie la are pegle seleba ko'o taa bondire o su la kpare ziɛ a vɔgle zupele sɔglɔ ka a bie kaŋa meŋ su kpare buluu a seɛ kuri zie beŋ ŋmaa.

Porosiri la a su ba porosiri kaayaa ba vɔgle la zupilsɔglaa ba zɔɔrɔ la zɔɔre ane dɔɔ kaŋa naŋ su kparezeɛ o seɛ la kurisɔglaa dɔɔ kaŋa su la kparepelaa nuwogre a vɔgle zupilsɔglaa a derɛ ba foto.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

Die la a taa dakogi zeŋnaa ka o e sɔglaa ane brown tabol kaŋ meŋ dɔgle la a dakogi seɛ ka ba dɔgle kapu ka bogti kaŋ meŋ sɛlle ne filaawa a biŋ a die lomboreŋ.

Bonko ane saaluŋ ziɛre la ka selmaa gbolo ziiri ane bondoɔre beɛ poɔ nemɛ ane zɔnbile be la a ziɛre poɔ a.

Lɔzag kaŋ la biŋ ka boma do be o zu soga dɔɔ kaŋ su la kpardɔr a hɔgle zupildɔre a are a be dɔɔ kaŋ meŋ su la kparsɔglaa nuwogri ne kurisɔglaa gbɛwogri a meŋ are a be.

Noba la tuo kaaya a kyɛne pɔge kaŋa tuo la fiɛwire soɔme ko e doɔre ane ziɛ a pɔge su la kparo naŋ e ziɛ nu ŋmaare a seɛ moɔkur naŋ e sɔglaa.

Bibiiri la kaara nii a kyɛ a nii mine waa la zeere a mime waa la peɛle ka a mine waa sɔgelɔ dɔɔ kaŋa naŋ su kpar zeɛ nuŋmaara a hɔgl zupili zeɛ teɛ la o nuure a pɛgele daa bibiiri tuuruu la

Noba la su bon tɛɛtɛɛ a mine e ka sɔgelaa ane dɔrɛ ka mime meŋ e buluu ane dɔrɛ a mine meŋ e la dɔre yoŋ ka a nine meŋ pelaa ane buluu

Polisiri la su kaayɛ sɔgelɔ a hɔgele zupili sɔgelɔ ba eŋ la nimikyaane sɔgelɔ dɔɔ kaŋ su la kparoo naŋ e sɔgelaa a seɛ kuri kyeese wogi o eŋ la nyɔboo nɔtooraa

Noba la a be die poɔ, a Pɔgebɔ mine su la kaaya peɛle, a pɔge kaŋ aoba su la kaaya peɛle ane sɔgelɔ, o le la zutaraa pelaa, o de la o wagyɛ pelaa a dɔgele o kɔkɔre zu.

Nobɔ la zeŋ ka ba mine meŋ are ba zaa eŋ la nyobogre bonpɔgraa pɔɔ kaŋ su la kparewoge pelaa a seɛ mankuriwoge naŋ e pelaa ka pɔɔ kaŋa meŋ su kparesɔglaa a seɛ mankurisɔglaa a eŋ nimikyaane.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

Pɔge la kyɛnɛ a tuo boma ŋa daasama ka pɔge kaŋa su la kpara dɔre a seɛ munkuru zeɛ a kyɛ naŋ pɛgle boŋ dɛre meŋ ka kaŋ meŋ a su kpare sɔgla a zeɛ gunduŋ poro.

Noba la zeŋ dakogi zu kaŋa meŋ zeŋ teŋa soɔga a ona naŋ zeŋ teŋa diɛ zutare peɛlaa leŋ o zu a su kpare peɛle nu ŋmaara a seɛ moɔ kuri wogi bonpeɛle.

Noba yaga la a are. Ba mine eŋ la nimikyaane, ba mine meŋ ba eŋ. A kaŋ soba hɔge la sapipelaa kyɛ eŋ nimikyaane. Kaa kaŋ meŋ hɔge sapipelaa kyɛ su kpare pelaa .

Noba la su kaaya ka ba yitaa ba mine su la kpare zeɛ a seɛ mukuro a le boŋ ba zu ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔ naŋ waa a meŋ seɛ mukuro a le boŋ ba zu ba are la teɛ kaŋ pare.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

Noba la zeŋ a teɛ larɛɛ a larɛɛ mine taa la mui ka a larɛɛ mine meŋ ba taa kamaavaare la biŋ a be pɔge kaŋ zeŋ la a be a su kparepelaa ane girin ka bie kaŋ meŋ zeŋ a be.

lɔɔre la le a be a sokpoŋ noɔreŋ , dɔɔ kaŋ su la kparoo naŋ e vaare a are a be kaŋa meŋ sue kparoo naŋ naŋ e pɛlaa a seɛ kure sɔglaa a meŋ are a be a lɔr e la pɛlaa.

Noba yaga a be die poɔ bamine are la ka bamine zeŋ dɔɔ kaŋ su la kpare ziɛ nuŋmare tiekaŋ seɛ a dɔɔ nyoŋ la konkole pelaa kaŋa mine su la kpare pelaa nuŋmare a pegle bie kaa bie meŋ su kpare geri.

Dɔbɔ la are ka kaŋ su kparre dɔre ane kuri sɔglaa ka bɔl a meŋ be a saseɛŋ ka kaŋa soba vɔgle sapili sɔglaa ane kuri sɔglaa a zɛgrɛ gbɛre a ŋmɛ a bɔl.

Noba la are ka zom ne pɛbilii meŋ biŋ ka pɔge kaŋ su kpare doɔre numeelɛ a seɛ mukuri pelaa ne sɔgla a nyɔge zom pɛbilii ŋa a pɔge le diiko a o zu.

Sori zu la ka noba kyɛnɛ pɔɔ kaŋa su la kpar zeɛ a tuo orɔba zeɛ o seɛ la mɔŋkuri doɔ pɔge kaŋa meŋ su la kpar nuŋmaara o tuo la orɔba pelaa

Noba la zeŋ a gɔlle taabol zu, a taabol e la zeero, noba dire la bondirii a taabol na zu, pɔgeba ane dɔbɔ la laŋ zeŋ a be, lapɛbili dɔgele a taabol zu ka bondirii be a eŋɛ, a laare e la peɛle.

Noba la ka sogyare ane polisiri a de kue a pɔge sori ka ba ta tɔle, ba yaga zie zaa su la kaaya peɛle a hɔɔle zupili zeere, a polisi dɔɔ su la sogyare kaayaa.

Pɔgɔ la vogle sapil sɔglaa a su kpar sɔglaa nu wogre a seɛ mankur pulaa ne doɔre. A pɔgɔ do te zeŋ la gadaa zu. Ka a gadaa zu taa kontombil ziire mene.

Saa la miire ka biire a be a saa poɔ ba yaga zie zaa ba su kaayɛɛ kaŋ sobɔ seɛ la kurizeɛ gbɛwogre ka pɔɔ kaŋ meŋ pɛgle ambrala meŋ su kparoŋdoɔ a seɛ gyeese kuringmaa.

Bibiiri la zeŋ ka pɔg meŋ zeŋ a pɛgle yele bonŋmeɛraa k,a bie kaŋ meŋ pɛgle gaŋgaa ka kaŋ soba a meŋ morɔ laare ka kaŋ soba a meŋ pɛgle yeluŋ bonŋmeɛraa.

Lɔɛ kaŋ la a are be noba naŋ be a lɔre e la buluu nensaaleba do te zeŋ la a lɔre zu dɔɔ kaŋ naŋ su buluu a e zeɛ do zeŋ la a lɔre zu

Noba la maala pɔŋpiŋ dɔɔ kaŋ naŋ su kparezeɛ nu wogre a seɛ kuresɔglaa woge are nyɔge la kuruu taa pɔge kaŋa naŋ su kpare sɔglaa nuŋmaara a seɛ mugkuri pilaa meŋ ŋmaara la kuruu.

Biire la are. Ka kang subɔ de nartir a ŋmaara ba foto. A bie kang su la kpar duoɔ a kyɛ seɛ kur gren. Ka a bie kang meŋ su kpar buluu boŋ woge

Dankyini la ka ba mɛ ka o e pelaane buluu politaŋ dɔgele la a dankyini su dɔɔ kaŋ su la kpar pelaa nuŋmaara a seɛ kyeese kuree a zeŋ a politaŋ seɛ pɔge kaŋ meŋ seɛ la wagyɛ pelaa a le zutaraa zeɛ a de o nu a pare o zu

noba a maala zie bidɔɔlee kaŋ su la kpar zeɛ o seɛ la kuri sɔgelaa ŋmaa o pɛgele la talaare dɔɔ kaŋa are peɛle la a be o hɔgele la zupili pelaa

Pɔge la are ka noɔre bontɔglaa teɛ o noɔreŋ a pɔge pall la o zu a eŋ nimikyaane a pɔge su la kootu sɔglaa nuwogre ane kparepelaa a pɔge are nyoge la taabo pɔge kaŋ meŋ zeŋ la a nobɔ poɔ a su kparezeɛ nuwogre a kaaroo.

Pɔge kaŋ la su kparezeɛ nuwogri ane kparrepelaa a pɔge seɛ la kuri sɔglaa ka bompeɛle toɔ o puliŋ noba kyɔŋ la lae a pɔge puoriŋ a kaŋa soba su la kparezeɛ wogo nu meelɛ.

Dɔbɔ bata la are bayi are la dokoge zu ka bonyenee are teŋɛsugɔ kaŋ sobɔ su la kparepelaa nu ngmaara a seɛ gyeese kuree gbɛ wogre o hɔɔle la sɛpil sɔglaa.

Bibiiri la ŋmeɛrɛ bɔɔli Kóɔ poɔ a bɔɔli e la pelaa a bie kaŋ su la kparoo buluu o seɛ la kuri sɔgelaa wogi bie kaŋa meŋ ba su kparoo kyɛ o seɛ la kuri sɔgelaa ŋmaa

Noba la kyɛne sokpoŋ zu ka dɔɔba su kpare pelaa wogi a wa sige ka a pɔgebo a meŋ su kpare ziiri ane geri ane sɔglɔ a lantaa dɔɔba de la zutalaa.

Noba la are ka bayi a su seŋgelente kyɛ ka ba mine seɛ dagakuri lane a kaŋ soba ɛge la a saseɛ poɔ ba mine ŋmeɛrɛ la gaŋgaare ba su la kparoo doɔ ka seɛ kuri sɔgelaa

Dɔɔ la duori seŋ kaa bɔtɔ zu noba la zɔɔ sakie a are dɔɔ kaŋa su la kparbsɔgelaa nuwogiri a seɛ gyeense sɔgelaa kuri woo dɔɔ kaŋa meŋ su la kpar pelaa nuwoo

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la are ba tēɛ la daare tɔgle vūū naŋ dire kɔgbɛre kaa poɔ lɔre pelaa la are ba puoriŋ a lɔre taa la bonsɔglɔ bie kaŋa are la a be a su kparesɔglaa a seɛ kurizeɛ.

Nobɔ arɛɛŋ ka ba mine zeŋ teŋɛŋ ka ba mine be sempaare puoriŋ ka ba mine are ka kõɔŋ waara kyɛ ka sa wogre are are.

Gbeni la zeŋ a teŋa soɔ ka lɔsɔglaa kaŋ a meŋ are nasaleba be la a lɔɛ poɔ dɔɔ kaŋ yi wa zeŋ la a lɔɛ nimitɔɔreŋ a dɔɔ su la kparoo naŋ e sɔgelaa ŋmaa kyɛ seɛ kuri meŋ wogi

Biire bata la a vuune kaŋa uree dansama ka kaŋ pɛgrɛ larɛɛ ka kaŋ meŋ a su o kparoŋ bluu a seɛ mankurizeɛ a vaara a larɛɛ a larɛɛ biŋ la teŋɛsugɔ.

Pɔge la zeŋ kɔge daŋaa a pɔge su la kpar pelaa a pɛgele laa ne seɛre sulee bie kaŋa arɛɛ la a de o nu a tiili daa a bie su la kaayɛ peɛle ne sɔgelɔ

Die poɔ la ka ba biŋ kartaare tabol zu ba biŋ la kɔntɔnlee ŋa naŋ e pelaa kyɛ ka nimie e sɔglɔ tabol zu ba nyige la kandele vūū a dɔgle a tabol zu kyaanaa meŋ dɔgle la a tabol zu.

Nobɔ la a are zie kaŋa a teɛnɛ nuure a na puore dɔɔ kaŋ a dɔɔ su la kparepelaa nuwogre nobɔ naŋ be a be mine ngmaaroo la foto ka a dɔɔ a murɔ laare.

Noba la are ba yaga zie e la pɔgebao kaŋ su la kpare buluu nu ŋmaara a seɛ gesi kuri sɔglaa ba zaa more la laare kaŋa meŋ su kpare gari a seɛ gesi kuri pelaa ba more la laare.

Noba zeŋ la dakori zu, ka pɔge na su kparre nuwogiri a seɛ gensi kure a be ba nimitɔre , a pɔgɔ wullo ba la boma, bie kaŋa meŋ su la kparre buulu a zeŋ a nimitɔre.

Pɔge la su kpare buluu nu-wogiri a seɛ gyiisi k'o e bonsɔgelaa a de talalee a dɔgele kõɔ noɔreŋ k'o naa vaare a die e la pelaa ka taabolo ane zeɛre bommaale boma bebe.

Lɔɛ ane mɔtori la zoro ka dɔɔ le le boma a mare a mɔto boŋkaŋa waana la a e sɔgelaa ka a mine a e peɛle lɔre kaŋ meŋ e la zeɛ a are a be

Noba la are ka dɔɔ eŋ sɔɔsi dʋɔ kyɛ eŋ nɔɔtesɔglɔ kyɛ su kparepelaa ka sɛgebiziire mare a puoreŋ. Kaŋ meŋ eŋ la nɔɔteziire a seɛ kpurusɔglaa kyɛ su kparepelaa